yeroo hoteelaa baanu herreega kaffaluu fi keessummeessitoota galateeffachuun aadaa gaariidha hojjetoonni saffiisaan herreega hojjetanii nagaan maammila qiggeessuun akka maammilisun deebi'ee dhufuuf karra bana adeemsi kun ifaa fi saffisaa ta'uu qaba

Giddugaloonni gabaa tokko tokko rakkoo dhiphina bakkaa fi qulqullinaa qabaachuu danda'u haa ta'u malee bulchinsi gabaa fi daldaltoonni wal ta'uun sirna balfa ittiin gatan qopheessuu fi nageenya naannoo eeguun gabaan sun hawaasaaf mijataa akka ta'u hojjechuu qabu.

gabaan qabeenyaa morkii gaarii kaampaaniiwwan gidduutti akka uumamu taasisa. kaampaaniin hundii caalmaan bu'aa argachuu fi investoroota hawwachuuf tajaajila gaarii fi oomisha qulqulluu dhi'eessuuf tattaaffi godha. kunis dhuma irratti biyyaa fi hawaasa illee fayyadamaa taasisa.

Ibsaan daandii irraa nageenya magaalaa eeguuf baay'ee barbaachisaadha. dukkana keessa socho'uun balaa tiraafikaa fi yakkaaf nama saaxila. kanaafuu mootummaan ibsaawwan kun yeroo hunda sirritti hojjechuu isaanii mirkaneessuu qaba sababni isaa ibsaan kun yoo jiraate warroota halkan imananiif wabii ta'a.

garaagarummaan guddaan aaksiyoonaa fi boondii gidduu jiru aaksiyooniin abbaa qabeenyummaa dhaabbata tokkoo kan agarsiisu yoo ta'u boondiin garuu liqii dhaabbata sanaaf kenname waanteef abbaan boondii maallaqa isaa deebisee argachuu duursa seeraa qabaata

Yeroo namni tokko boondii bitatu waraqaa ragaa isaaf kennamu sun waadaa seera qabeessa ta'ee mootummaa yookiin dhaabbatichi maallaqa liqeeffate san yeroo jedhame keessatti dhala waliin deebisuuf itti gaafatamummaa guutuu kan fudhatu ta'uu waraqichi kan mirkaneessuudha.

Yeroo ijaarsi mana kiristaanaa haaraan yookiin gamoon tajaajilaa gaggeeffamu hirmaannaan maallaqaa amantoota murteessaa dha. Tokkoon tokkoon namaa humni isaa akkuma dandeettii yoo gumaache hojiin ijaarsaa sun yeroo gabaabattii ni xumuraama. Mannis dhaloota dhufuuf tajaajila ni kenna.

Yeroo ammaa kana addunyaan gara kaffaltii dijitaalaatti deemaa yoo jiraatte iyyuu maallaqni harkaa ammayyuu iddoo guddaa qabu namoonni hundi teeknolojii fayyadamuu waan hin dandeenyeef maallaqni harkaa waggoota dheeraadhaaf tajaajila irra turuu danda'a

Investimentiin gabaa qabeenyaa yeroo hunda bu'aa qofa otoo hin taane sodaa yk kasaaraas qabaachuu danda'a. Gatiin aksiyoonaa ol ka'uus gad bu'us waan danda'uuf namni investimentii kana keessa seenu hubannoo gahaa fi qorannuu gad fageenyaan taasisuun baay'ee murteessaa.

Daldaltoota xixiqqaa Fi giddugaleessaaf baankiin liqii dhiheessuun tajaajila isaanii akka babal'ifatan deeggara haa ta'u malee ulaagaaleen baankiin gaafatu yeroo tokko tokko ulfaataa waan ta'aniif namoonni baay'een gara waldaa qusannuufi liqii deemuun tajaajila liqii saffisaa argachuu filatu.

Buutikoonni uffata qofa itoo hintaane meeshaalee dabalataa barbaachisoo kanneen akka Borsaa, Kophee isaatiifi Shittoo faaya adda addaas nigurguru. Kunis maamilli tokko uffata ofii wajjiin kan deemu meeshaalee hunda bakka tokkotti akka argatuuf haala mijeessuun fedhii maamilaa guutuu danda'a.

Kiyoziiwwan kunniin meeshaalee ammayyaa maallaqa sobaa adda baasan yookaan manii diiteektiras fayyadamu kunis maallaqni isaan maammila irraa bitan yookaan maammilaaf kennan sirrii ta'uu isaa mirkaneessuun kasaaraa fi yakka maallaqa sobaa too'achuuf isaan gargaara.

Namoonni baay'een maallaqa callaa qabatanii mana bitachuu waan hin dandeenyeef tajaajila liqii manneenii yookaan moorgeejii baankii fayyadamu baankonni kaffaltii dursaa muraasa erga fudhatanii booda maallaqa hafe yeroo dheeraa keessatti akka kaffalamu haala mijjeessuun namoonni abbaa manaa akka ta'an gargaaru.

Namni konkolaa bitu yeroo baay'ee ogeessa makaanikaa ofii isaa qabatee dhufa. Ogeessi kunis miiraa fi dhagaa konkolaaticha akkasumas qaame isaa jala seenee ilaaluun konkolaatichi balaa irra kan hin turre ta'uu isaa fi gatiin gaafatame sun sirrii ta'uu isaa mirkaneessa.

soofaa yeroo binnu jabinni muka isaa fi qulqullinni uffata isaa xiyyeeffannoo argachuu qabu soofaa manaa bakka maatiin itti walgahu waan ta'eef mijataa fi kan yeroo dheeraaf tajaajilu ta'uun isaa baay'ee barbaachisaa dha.

kioziiwwan tokko tokko tajaajila maallaqaa jijjiiraniif kaffaltii tajaajilaa yookiin koomishnii dabalata gaafachuu danda'u kanaafuu maammilli osoo hin jijjiirin dura amma maallaqa harka isaa irra ga'u fi kaffaltiin irraa hirrifamu jiraachuu isaa gaafachuun burjaajii hunda nii hir'isa

faayidaan kiyooziiwwan jijjirraa maallaqaa inni guddaan yeroo baayee isaatii hojii idilee baankiiwwanin ala galgala keessaa fi guyyaa dilbataa dabalatee banaa ta'uu isaaniiti kunis namoonni hojii guyyaa hojjetaniifi karaa deeman yeroo isaaniif mijataa ta'etti argatanii carraa kana fayyadamu

kiyooziin mobaayilii yeroo tokko tokko maallaqa galchuu fi baafachuu bira darbee tajaajila kaardii bilbilaa gurguruu paakeejii intarneetii dhiesuu fi maallaqa inshuraansii funaanuu danda'u dhis meeshaalee faayinaansii garagaraa dabalataa kennuun galii dabalataa abbootii kiyosiif argamsiisee jira maammiltoonni tajaajila hedduu bakka tokkotti akka argatan carraabana

Kurnoo baasuun ajaja amantiifi mallattoo galateeffannaa waanta'eef amantoonni galii argatan keessaa harka kurnaffaa mana qulqullummaatti galchuun eebba dhuunfaafi guddina tajaajila waangeelaatiif shoora olaanaa qaba. Kanaafuu dhimma kana irratti laafuu hinqabnu.

tokkoon tokkoo maallaqa galuu fi ba'uu nagaaye seeraa qabeessaan galmaa'u qaba sirnii galmeessaa yookaan akkaawuntiin gisiisaan ammayyaa fayyadamuun dogoggora hirrisuu fi ragaa qulqulluu kabachuuf daraan barbaachisaadha kunis hojii keenya qulqulluu taasisa

aapiin baankii tokko tokko baay’ee yoo gaarii te bakka etmin baankii sanaa itti argamanuuf agarsiisuu danda'a kunis keessattu magaalaa nuti hin beeknetti yoo deemne maanlaqa baasu ykn galchuuf ATM barbaaduuf nu gargaaru, gps fayyadamuun bakka ATM'n dhiyoo jiru agarsiisuun faayidaa aapii baankiiti.

yeroo maallaqa harkaa nootii gurguddaa qabannee bittaa raawwannu keessattuu ganama barii rakkoon deebii yookaan malsii dhabuu ni uumama kunis geejiba uummataa fi suuqiiw wanti xiqqoo keessatti yeroo baay'ee kan mudatu fi yeroo gubuu kan danda'uudha

Dukkaanonni aannan gurguuraan tokko tokko tajaajilaa aannan manatti geessuu yookiin deeliveriin kan maammiltoonni baay'een ji'aan kaffalanii ganama ganama aannan liitiriin 1 yookiin liitiriin 2 balbaala isaaniitti akka dhufuuf walii galu kunis dadhabbii isaanii hir'isaa.

dukkaanota kana keessatti aannan qofa otoo hin taane bu'awwan aannanii kanneen akka itittuu fi ib isni gudguramu itittuun baay'ee furdaa ta'ee fi dandhama gaarii qabu akkasumaas yb qulqulluun maammiltoota biratti baay'ee barbaadamaa dha

aadaa magaalaa keessatti namoonni ganama manaa baanii manneen nyaataatti fuulu yookin caccabsaa nyaachuun baramaadha kunis humna hojii guyyaa sanaatiif isaan barbaachisu argachuuf isaan gargaara manneen nyaataa ganama isaatii tokko irraa eegalee banaa ta'uun isaanii hojjetootaa fi baratootaaf carraa gaarii uumeera

madda kaffaltii dijitaalaa jechuun sirna ammayyaa salphaa fi si'ataa ta'ee maallaqa harkaa yookii nootii waraqaa osoo hin fayyadaman bilbila harkaa'u fi koompitara yookiin kaardii fayyadamuun bittaa fi gudgurtaa guutuu raawwachuuf kan nama dandeessisuudha. akkasumas daldala addunyaa irratti hirmaachuuf nu gargara.

Yeroo ammaa kana hoteela bilbilaan yoo kan intarneetiidhaan dursanii qabsiisuun beekamaa dhufeera. Kunis maamiltoonni osoo hin dhama'iin suuraa kutaa siree arganii gatii wal bira qabanii akka filatan isaan gargaara.

tajaajila inshuraansii argachuuf kaffaltii ji'aa yn waggaa kaffalamuu qabu yeroon kaffaluuhn dirqama kaffaltiin kunis gosa inshuraansii fi hamma wabii barbaadame irratti hundaa'a yoo kaffaltiin kun addaancite wabiin inshuraansii sunis waan dhaabatuuf of eeggannoo gochuun barbaachisaa dha

Gabaasni herreegaa yeroo yeroo qaamoota odiitiiin qulqullaa'e ummataaf dhi'aachuu qaba . kunis komii fi shakkii hir'isuun hawaasni amantichaa qabeenya isaanii irratti abbummaan akka itti dhaga'amu isaan taasisa . Akkasumas aadaan iftoominaa fi itti gaafatamummaan isaanii ni dagaaga.

dukkaanota aannanii keessatti qulqullinni iddoo olaa naa qaba meeshaan aannan itti kuufamu yokaan itti qaamamu sirritti dhiqamuu qaba yoo qulqullinni hin eeggamne aannan dafee waan baduuf yookaan cooccuu waan danda'uuf daldoltoonni of eeggannoo guddaa gochuu qabu

Magaalota gurguddaa keessatti sirni dhangala'aa qulqullina qabu diriirsuun fayyaa hawaasaatiif wabii guddaa kennu dha.

baay, achuun biiroowwan jijjirraa maallaqaa dorgommii gabaa keessatti uumuun maamiltoonni gatii sharafaa fooyya, aa akka argatan taasisa. yeroo dorgimmiin jiraatu tajaajili ni si, ata gatiinis maamilaaf mijataa ta'aa deema akkasumas dhaabbileetifi tajaajila isaaniin ni fooyyeeffatu.

kiyooziin mobaayilii maallaqaa maallaqa galchuu fi baafachuu irratti hamma murtaa'ee qaba namni tokko yeroo tokkotti maallaqa guddaa yoo barbaade gara damee baankii deemuutu irra jiraata hamma kan duursanii beekuun kiyoozii bira deemnee osoo in malkaa'iin deebiyuu irraa nu baraara akkasuma yeroo keenya illee nuuf quusaata

aappiin baankii ammayyaa tokko tokko herreega keenya ilaaluu qofa otoo hin taane tajaajiloota akka herreega haaraa banuu fi liqii xiqqa agaafachuuf nu wargaara kunis aappii sana mana teenyee haala kaffaltii dhiqii sanaa ilaallee osoo hirra kanne gaafachuuf n gargaare

dhaabileen inshuuraansii hundii seeraa fi dambii biyyattii hordofanii hojjeetaa maammillii tajaajilaa argachuu barbaaduus duraan dursee waliigaaltee inshuuraansii sanaa sirritti dubbisuu qaba sabaabni isaas haaldureewwan kaffaaltii dhoorkiisiisan kessaa jiraachuu waan danda'aniif

yeroo maallaka kiyoozii irraa baafnu yookan galchinu eeggumsa cimaa gochuun barbaachisaadha keessattuu abbaan kiyoozii lakkoofsa bilbilaa fi ayidentitii keessa sirritti eeganii hojjechuu qabu yeroo baafnu garuu nagaa isaa mirkaneeffannee baafachuun dirqamu

yeroo dhihoo asitti tajaajiloonni mootummaa hedduun dijitaala waan ta'aniif kaffaltii paaspoortii gibiraa fi adabbii konkolaataa aappii baankii fayyadhamuu raawwachuu hin danda'ameera kunis tajaajila si'ataa akka argannu fi hiriira dheeraa jala akka oolluuf nu gargaara

nageenya maallaqa keenyaatiif kaffaltiin diyyitaalaa filannoo baay'ee amansiisaa dha sababiin isaa maallaqa callaa kiisii keessatti qabachuun hatamuu ykn dhabamuu danda'uu irra herreega baankii yookaan waalleetii digitaalaa keessa piinii yokaan paaswordii cimaan eeggame keessa kaawwachuun sodaa irraa of eeguu ni danda'a

Ulaagaalee manneen nyaataa tokko filachuuf nama gargaaran keessaa inni guddaan qulqullina. Iddoon nyaataa meeshaaleen itti dhi'aatuu fi uffanni hojjettootaa qulqulluu yoo ta'e maamiltoonni amantaan itti fayyadamu. Qulqullinni fayyaa maamilaatiif wabii guddaadha.

hojjatoonni buutikii keessa hojjetan maammila fuula ifaan simachuun uffata filachuu irratti gorsaa amansiisaa kennuu fi amala gaarii agarsiisuu murteessaa maammilli tajaajila gaarii fi kabaja argate tokko yeroo biraas deebi'ee dhufuu fi namoota biroos buutiqii sanatti akka afeeruuf daldala sanaaf beekamtii ol kaasuu danda'a

maallaqa mana keessa kaa'uu irra baankii kaa'uun hattuu fi balaa ibiddaa irraa eeguuf filatamaa dha baankotni sirra eeggumsaa cimaa fi inshuraansii waanqabaniif maallaqni keenya yoo miyyuu nagaya dha kanaaf qarshii keenya hunda baankitti galchinee sochoosuun aammaiyyummaa dha

Lafa yookaan mana yeroo bitan wanti xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ragaa abbaa qabeenyummaa ykn kaartaa seera qabeessa ta'uu isaati. Ragaa sirrii hin taane yookaan walfalmii qabu bituun booda rakkoo seeraa ulfaataa keessa nama galchuu waan danda'uuf of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha.

Dhaabbilee daldalaatii fi aappiin baankii yeroo ammaa kana meeshaa hojii isaaniiti. maallaqa hojjetootaa kaffaltii adda-addaa raawwachuu fi galii maammiltoota dafanii mirkaneeffachuuf aappicha fayyadamu. kanaafuu aappiin baankii hojii daldalaa saffisa guddaadhaan gaggeessuuf gargaara.

Guddinni magaalotaa saffisaan dabalaa dhufuun isaa fedhii manneen jireenyaa akka dabalu taasisseera mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa pirojektoota gurguddoo ijaaruun fedhii kana guutuuf carraaqaa jiru garuu ammayyuu lakkoofsi namoota mana barbaadanii fi manni jiru wal hin gitu.

konkolaataa tokko yeroo binno kaayyoo itti fayyadamnuuf adda-baafachuu qabnu bakkeenyaaf hojii taaksii y daldalaaf yootee konkolaataa jibaataa fi buba'a kusatu barbaan dhimamaatiif yoo ta'e immoo mijataa ta'uu isaa fi teessoon isaa ballaa ta'uu isaa ilaallee sirritti adda-baafnee binnu

Boondiiwwan hundi guyyaa itti bilchaatan yookaan yeroo itti maallaqni sun deebi'ee kaffalamu qabu. Yeroon kunis ji'oota muraasa irraa eegalee haga waggoota dheeraatti fakkeenyaaf yeroo waggaa 51 fi isaa ol turuu danda'a.

kaampaaniiwwan gurguddoon hojii isaanii baballisuuf maallaqa yeroo barbaadan liqii baankii qofa irratti hundaa'u mannaa gabaa qabeenyaa irratti aksiyoona gurguruun kaapitaala sassaabatu kunis kaampaaniichi dhala liqii malee maallaqa argatee hojii isaa akka hojjetuuf carraa guddaa uuma

bakka humni ibsaa giddugaleessaa hingeenyatti anniisaa biiftuu yookaan sooraalii fayyadamuun furmaata waaraa fi ammayyaawaadha. kunis keessumattuu hawaasa baadiyyaa jiraatuuf ifa kennuun barnoota galgalaa irratti jijjiirama guddaa fida. akkasumas maatiiwwan fayyadamoo taasisa

biiroowwan kunniin tajaajila maallaqa biyyaalaa kan akka doolaarii yuuroo fi paawandi gara maallaqa biyya keessaatti jijjiiruu kanna. tajaajilli kunis keessumattuu namoota biyya alaa irraa dhufanii fi daldaltootaaf haala salphaafi si, ataa ta'een maallaqa barbaadandargachuuf isaan gargaara.

magaalota gurguddoo keessatti giddigolawwan gabaa ammalyaa yn moolis baayyachaa jiru bakka tokkotti uffata kophee fi meeshaalee elektroonisii argachuun maammiltootaaf mijata gamoon kunneen waayifaayi fi bakka bashannanaawaan qabaniif dargakkootaaf mijatoo dha

Bu'uraalee misooma ummataa kanneen akka uujummoo bishaanii utubaa ibsaa fi daandii eeguun gahee lammiilee hundaati. Miidhaan qabeenya kan irra ga'u hunda keenya wan miidhuuf namoota miidhaa geessisan yoo arginui dafnee qaama dhimmi ilaaluuf beeksisuun dirqama keenya bahuu qabana.

Gabaa qabeenyaa keessatti gatiin aksiyoonaa kan murtaa'u fedhii bitattootaa fi dhiheessii gurgurtoota irratti hundaa'uun kunis aksiyoonni tokko gatii sirrii ta'en akka gurguramu taasisa gatiin isaas haala qabatamaa gabaa fi raawwii kaampaanichaa irratti hundaa'ee jijjiramuu danda'a

Dhaabbileen daldalaa gurguddoon baballifannaa hojii isaaniitiif fakkeenyaaf warshaa haaraa ijaaruuf meeshaa teknooloojii ammayyaa bitachuuf damee haaraa banachuuf boondii baasuudhaan maallaqa uummata irraa bifa liqiitiin sassaabuuf yeroo murtaa'e booda dhalaa waliin deebisuuf waadaa galuuf.

Daldala lafaa fi mana jireenyaa keessatti gaheen dallaaltotaa fi gidduugaleessotaa olaanaa dha. Isaanis gurgurtaa fi bittaa walqunnamsisuun odeeffannoo sirrii ta'e kennuu fi adeemsa bittaa fi gugurtaa sanaa seera-qabeessa ta'ee akka raawwatamu gargaaruu irratti hirmaatu.

Bittaan intarneetii salphaa waan ta'eef osoo hin karoorfatiin wantaa argiinee hundaa bituuf qoramuu dandeenya. kun immoo maallaqa keenya akka qisaaseessenu taasissa osoo baaye hin tuqiin dura meeshaan kun dhugumaan barbaachisaa jennee of gaafachuun ogummaa dha yoo kana hin taane immoo dhiisuutu filatamaa.

Tajaajila geejjiba ummataa kan akka taaksii, baajaajii fi baasiif kaffaluuf yeroo baay'ee maallaqa harkaa xixiqqoo qabaachuun dirqama kaffaltiin dijitaalaa ammalee guutumatti damee kana keessatti baballatee waan hin jirreef maallaqni harkaa bakkoota kanatti baay'ee murteessaadha.

tajaajilli geejjiba ummataa kanneen akka baasii fi baaburaa babaldhachuun isaa dhiphina tiraafikaa magaalaa keessaa hir'isuu fi lammiileen baasii xiqqaan yeroo gabaabaa keessatti bakka barbaadan akka ga'an isaan gargaara kunis miidhaa qilleensa irra ga'u ni xiqqeessa.

buutikoonni dubartoota yeroo baay'ee uffata gosaadaaddaa kanneen akka qamisii surree fi uffata aadaa bifa'ammayyaan qopha'an in qabaatu dubartoonni yeroo cidhaa fi ayyaanaa uffata halluu fi dizaayinii addaa qabubtachuuf bakka kana filatu

kiyooziin mobaayilii maallaqaa tajaajila baankii gara ummataatti fiduu keessatti shoora guddaa qaba namni hiriira dheeraa baankii keessaa dhaabbachuu hin barbaanneef tajaajila maallaqa galchuu fi baasuu balbala isaa jalaan argachuuf mijataa dha kunis yeroo fi humnan hedduu qusachuu danda'eera.

Maashiniin eeti emmii hojii baankii salphisuu keessatti gahee guddaa qaba keessattu yeroo baankiin cufaa ta'etti galgalaa fi sanbata maallaqa baafachuuf nu gargaara haa ta'u malee yeroo tokko tokko maashiniin hojii dhaabuu fi niitoorkiin baduun maammiltoota akka mufatan taasisa.

osoo meeshaa tokko intarneetii irraa hinbitiin dura yaada namoonni duraan bitan kennan y reviyuu isaanii dubbisuun barbaachisaa dha namoonni meeshicha fayyadaman waa'ee qulqullina isaa fi tajaajila dhaabbatichaa dhugaa isaa waan barreessaniif dogogora irraa nu olchu meeshaa urjii xiqqaa qaban bituun irraa of kusachuun gaarii dha

tajaajiloonni maallaqa mobaayilii kanneen akka teelee birrii yookiin siibi birrii namoonni herreega baankii idilee hin qabne illee akka salphaatti maallaqa walii erguu fi bittaa yookin kaffaltii tajaajilaa raawwachuu akka danda'an carraa guddaa uumanii jiru. kunis dhaqqabama faayinaansii baba'liseera.

biyya keenya itioophiyaa keessatti maallaqni harkaa nootiiwwan gosa adda addaa kanneen akka birri 1 0,50fi200 ta'an kan argamanyoo ta'u saantimni ammoo bittaa xiqqaa fi deemii kannuudhaaf baay’ee tajaajila

Gatiin sharafa maallaqa guyyaa guyyaan waan jijjiiramuuf kiyooziiwwan jijjirraa maallaqaa gabatee ifaa ta'e irratti gatii bittaa fi gulgurtaa guyyaa sanaa maxarsuu qabu. Kunis maammilli osoo maallaqa isaa hin jijjiirin dura gatii jiru beekee murteessuuf isa gargaara.

giddugalli-gabaa bakka namoonni baay'een itti wal arganii fi daldalli itti raawwatamuudha gabaa keessa yoo deemnu sagalee gurkurtoota meeshaa beeksisanii fi morkii bittoota dhaga'uun miira addaa nama keessatti uumna sochiin namootaa fi konkolaatataa naannoo kana jiru baay'ee hoo'aa dha

aappii baankii irratti herreega qusannoo addaa banachuun maallaqa keenya achi irra kaa'uun dhala argachuu ni danda'ama sirni kunis namoonni maallaqa isaanii qisaaseessuu irraa kaayyoo gara fulduraatiif akka qusatan kan jajjabeessu fi carraa gaarii kan banuu

Minjaalli nyaataa bakka maatiin itti wal argu waan ta'eef, bal'ina gahaa qabaachuu qaba. Mukni isaa kan hin quncaane fi bishaaniin kan hin miidhamne yoo ta'e, yeroo dheeraaf tajaajiluu danda'a. Bakka tokko tokkotti minjaalli nyaataa balbala wajjin wal simuun ulaagaa barbaachisaa ta'a.

daldaltoonni tixiqqoon meeshaa gurgudan maallaqa simachuuf kiyozii mobaayilii maallaqaa fayyadamuun baay'ee isaan gargaara namni maallaqa callaa qabachuu hin barbaanne bilbila isaa fayyadamuun kafaltii raawwachuu danda'u kun daldala babal'isuu fi nageenya gurgurtaa eeguuf baay'ee gaareedha

bittaa intarneetii irratti kaffaltii raawwachuuf kaardii baankii ykaan mobaayl baankingii fayyadamuu baramaad yeroo kana odeeffannoon ijjitii keenya akka hin hagamneef maarsaalitiin sul sk y eegumsa ga'aa qabaachuu isaa mirkaneeffachuu qabne bakkisun shakkisiiisaa yootee kaffaltii kaashon deeliverii filachuun filannoo gaarii dha

Maallaqa biyya alaa karaa seera qabeessa ta'een biiroo hayyama qabu qofa irratti jijjiirrachuun dirqama. Karaa seeraan alaa yookaan bilaak market irratti jijjiirrachuun yakka ta'uu bira darbee maallaqa sobaa yookiin saamichaaf nama saaxilu waan danda'uuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha.

Giddugaloonni gabaa keessattuu kanneen oomisha qonnaa irratti xiyyeeffatan fayyina hawaasaatiif baay'ee barbaachisoodha. Qonnaan bultoonni oomishaa akka kuduraa fi muduraa akkasumas midhaan nyaataa garagaraa kana fidanii gurguruun hawaasin nyaata qulqulluu fi dhiyoo ta'e akka argatu taasisu.

hojjettoonni bakka hojiitti balaa yoo irra ga'ee inshuraansiin kaffaltii miidhaa qaamaa fi baasii yaalaa kan uffisi yoo ta'u; kunis mirga hojjettootaa kabachiisuuf gargaara. keessattu hojiiwwan humnaa kanneen akka ijaarsaa fi warshaa keessa hojjetaniif wabiin akkasii jiraachuu nageenya sammuu isaaniif kenna.

Yeroo qonni ga'u qonnaan bultoonni sanyii fi xaa'oo bitachuuf hanqina maallaqaa qabaachuu danda'u. yeroo kana waldaaleen hojii gamtaa liqii yeroo gabaabaa kennuun qonnaan bulaan yeroo oomisha isaa sassaabatu akka deebisu taasisuun deeggarsa guddaa godhu kun immoo guddina diinagdee saffisiisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.

halluun konkolaataa filannoo irratti dhiibbaa guddaa qaba namoonni baay'een halluu adii fi siilfarii filaatu sababiin isaas halluun kunneen xurii hin calaqqisiisan akkasumaas yeroo gurgurtaa lammataa gatii gaarii baasu jedhamee waa yaadamuuf gabaa irratti biftii kun baay'ee barbaadamoodha

meeshaaleen akka vaazii abaaboo fakkiiwwan masaraa fi saatiin manaa mana keenyaaf lubbuu horu mana duwwaa ta'e irra meeshaalee kanan yoo faayame namatti tola akkasumaas keessummaa simachuuf mijataa ta'a .halluun meeshaalee sanaan wal simuu qabu.

namoonni daldala biyya alaa hojjetan ykn maallaqa sharafuu barbaadan gatii sharafaa buyyaa guyyaa aappii baankii isaanii irraa hordofuu danda'u kunis murtii sirrii ta'e akka dabarsanii fi faayidaa isaanii akka eeggataniif isaan gargaaruu danda'u

Namoonni gara biyya alaa imaluuf qopha'an baasii imalaa fi kaffaltii adda addaatiif maallaqa biyya alaa yeroo barbaadan biiroo daldalaa alaa irraa ulaagaa barbaachisu guutuun bitachuu danda'u kunis imala isaanii rakkoo malee akka raawwatan isaan dandeessisa.

Giddugalli-gabaa bakka murteessaa hawaasni keenya itti walga'ee meeshaallee jireenyaa guyyuu isaanii barbaachu dibitatanii fi oomisha qaban immoo itti gurgurataniindha. iddoon kun walitti dhufeenya dadaltooftaa fi bittootaa kan uumu yoo ta'u sochi diinagdee biyyaa keessatti ga'ee olaanaa taphata.

uffata yookaan kophee toora intarneetii irraa bituun xiqqo ulfaataa ta'uu danda'a sababiin isaa guddinnii isaa biyyaa biyyatti waan wal caaluuf safara sirrii ta'e beekuuf gabatee safaraa yookan chaayiscaartii maarsaariticha irra jiru ilaaluu hin dirqama yoo kun hin taane uffata nu hin taane binnee rakkoo keessa seenna

Ogeeyyiin yookaan daldaltoonni bakka kana jiran waa'ee konkolaatotaa ibsa gahaa namaaf kennuuf qophiidha gatiin isaanii maal akka fakkaatuu fi tajaajila akkamii akka kennan adda baasuun konkolaataan sun fedhii keenya waliin kan deemu ta'uu isaa nuu hubachiisu.

Gabaa kana irraa fayyadamaa ta'uuf ilaalacha yeroo dheeraa qabaachuun barbaachisaadha. Gatiin aaksiyonaa guyyaa guyyaan jijjiiramus waggoota hedduu keessatti garuu guddinni kaampaanichaa dabalaa waan deemuuf qabeenyi investaraas wajjiin guddachaa deema yeroo kana qabeenyi keenyaas waliin dabalaa deema jechuudha.

faayidaan guddaan madda bittaa intarneetii tajaajila geejjibaa yookaan deelivarii haga balbalaatti dhi'eessuu isaaniiti. namoonni hojii baay'ee qaban meeshaa barbaadan ajajanii bakka jiranitti akka isaaniif dhufu gochuu danda'u haa ta'u malee gatiin geejjibaa sun gatii meeshaa irratti dabalamee madaala waa ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna.

galiin mana kiristaanaa yeroo dheeraaf akka dabalaa deemuuf karoora tarsimaawaa baafachuun maddagalii dabalataa kan akka kiraagamoo dhokaan hojii misoomaa irratti hirmaachuun of danda'uun barbaachisaadha kunis hirkattummaa buusii qofa irra jiru in hirrisa

meeshaaleen kushiinaa keenyaa yeroo hunda qulqulluu ta'uu qabu sababni isaa bakka nyaata itti kopheessun waanta'eef meeshaalee akka diishwashar ykn maashinii meeshaa dhiqu fayyadamuun qulqullina eeguuf nugargaara kushiinaan qulqulluun fayyaa maatii keenyaaf wabii guddaadha

yeroo dhiyoon asitti aannan warshaa keessatti paasteraalaayis ta'ee bifa paakeejjiitiin dukkaanota keessatti gurguramuun babal'ateedha. aannan akkasii kun tursiisuuf mijataa ta'us namoonni baay'een ammaas aannan loonii kallattiin dhufu bitachuu irra filatu.

Jajaajiltoota yeroo guutuu tajaajilan kanneen akka lallabdootaa fi gaggeessitoota mindaa fi faayidaa jireenya isaaniitif ga'u kaffaluun akka isaan yaaddoo jireenyaa malee tajaajila irratti xiyyeeffatan garqaara. Kunis bu'aa hafuuraa guddaa waan fiduuf xiyyeeffannoo guddaa barbaada.

Yeroo ammaa kana qabeenya lafaa irratti ''investimentii'' gochuun bu'aa guddaa akka qabu namoonni baay'een ni hubatu. Maallaqa qaban lafa irratti yoo oolchan yeroo gabaabaa keessatti gatiin isaa dabalaa waan deemuuf kunis dinagdee duunfaa fi maatii guddisuuf carraa guddaa qabu.

sirna kaffaltii dijitaalaa fayyadamuuf beekumsa bu'uraa teeknoloojii qabaachuuin barbaachisaadha kanaafuu namoota maallaqa dijitaalaa fayyadamuu hin beekne barsiisuu fi leenjisuun itti fayyadame isaa babal'isuu fi bakka hin dhaqqabin hundaa akka dhaqqabu gochuun baay'ee barbaachisaa dha

Baankonni biyya keenyaa hedduun tajaajilaa mobaayil baankiingii kan kennan yoo ta'u appiiwwan bilbila harkaa irratti fee'aman kunneen maallaqa gara herreega birootti dabarsuu kaffaltii adda addaa raawwachuu fi herregaa ofii osoo baankii hin deemin yeroodhaan sakata'uuf baay'ee mijataadha.

yeroo ammaa kana teeknoloojiiwwaan babalateef tajaajila maallaqa amana kiristaanaa keessatti kaffaltii dijitaalaa ykaan aappii baankii fayyadamuun kurnoo fi buusii adda addaa galchuun haala siyataa fi abansiisaa ta'een danda'ameera kunis ragaa herreegaa qabachuufis ini gargala

intarneetiin daangaa biyyootaa waan balleesseef biyya alaa irraa meeshaalee adda addaa ajajachuu dandeenyu haa ta'u malee yeroo biyya alaa irraa binnu kaffaltii gumuruukaa fi yeroo geejjibaa fudhatu kilmaama keessa galchuu kame meeshaan sun harka keenya gahuuf ji'a tokko yookan isaa ol fudhachuu danda'a

gabaan oonlaayini yookaan intarneetii irratti bituun yeroo ammaa kana biyyoota gurguddoo fi biyya keenya keessatti baballachaa kan dhufee yoo ta'u kaffaltii dijitaalaa fayyadamuun oomisha barbaan mana keenya taa'uun ajajuu fi kaffaluu dandeenyu kunis haala mijataa jireenyaa uumeera

gabaa qabeenyaa keessatti aksiyoona qofa osoo hin taane boondiin mootummaa yk kaampaaniini gurgurama aksiyooni abbaa qabeenyummaa yookan boondiin immoo likii dhalaan deebu jechuudha investoroonni fedhii isaanii irratti hundaa'uun filatanii kan barbaadan bitatu

gatiin kireeffannaa kutaa siree tajaajila achi keessatti kennamuu fi qulqullina wajjiin walgituu qaba tajaajilli kennamu sadarkaa isaa kan eeggate yoota'e maammiltoonni gatii gaarii kaffaluuf duubattiin jedhan haa ta'u malee tajaajilli laafaa ta'ee gatiin qaalii yoota'e maammila ni ariya

inshuraansiin utubaa dinagdee biyyaati namoonni fi dhaabbileen sodaa malee hojii daldalaa fi investimentii adda addaa irratti akka hirmaatan kan taasisu wabii inshuraansii waan qabaniif yoo wabiin kun jiraachuu baate namni qabeenya isaa baasuu fi hojii haaraa jalqabuu ni sodaata

aannan madda kaalseemii fi pirootiinii waan ta'eef ijoollee guddattuu fi manguddootaaf baay'ee gorfama mana aannanii yeroo deemnu aannan qulqulluu ta'uu isaa mirkaneeffachuun fayyaala fee fi ilkaanii keenyaa eeguudhaaf baay'ee nu gargaara

hawaasni keenya faayyidaa inshuraansii irratti hubannoo gahaa qabaachuu qaba inshuraansiin maallaqa gubuu osoo hin taane nageenya boruutiif qusannuu fi wabii guddaa dha kanaafu namni hunduu akkuma dandeettii isaatti gosa inshuraansii isaaf ta'u filatee galuun jireenya isaaf fooyyeessuu qaba

Fayyaan dursa waan ta'eef inshuraansii fayyaa galuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana baasii yaala fayyaa dabalaa waan dhufeef yeroo dhukkubni tasaa nama muudatu baasii yaala hospitaala guddaa ta'ee inshuraansii tokkeen bakka bu'a.

mootummoonni yeroo baay'ee boondii kan gurguran birojektoota buuraalee misoomaa gurguddootaa kanneen akka ijaarsa daandiiwwanii hidha bishaanii hospitaalotaa fi manneen barnootaa ijaaruuf maallaqa guddaa waan barbaachisuuf maallaqa kana hawaasa irraa bifa liqaatiin walitti qabuudhaaf fayyada

manneen nyaataa milkaa'oo ta'an yeroo hunda yaada maamilaa ni dhageeffatu, kunis furtuu guddinaati. Yeroo nyaanni hin oofne ykn tajaajilli harkifate koomii dhiyaatu fudhatanii sirreessuun guddina daldalaa isaaniitiif baay'ee murteessadha. maamilli dhageeffatame yeroo hunda michuu mana sanaa ta'ee hafa.

galgala-galgala manneen nyaata bakkii itti namoonni dadhabbii guyyaa irraa boqotaanitti jijjiramu ibsaa miira namaatti toluu fi nyaata salphaataan dhiyeessuun maammiltoonni akka tasgabba'anii hirriibaaf-qophaan gargaara nyaanni galgalaa yeroo baay'ee salphaa fi kan hiin ulfaanne ta'uu qaba

yeroo amma kana konkolaattota teeknoloojii ammayyaan oomishaman tu gabaa irra jira. isaanis nageenya konkolaachisaa eeguuf eerbaalii fi kaameeraa duwwaa kan qaban yoo ta'u kunis balaa tasaa hir'isuu fi konkolaataa dhaabuuf yookiin paarkingii gochuuf gargaarsa guddaa kenne.

aannan fayyaaf gaarii haa ta'u malee utuu hin danfisiin dhugguun dhukkuba fiduu danda'a kanaafuu akkuma dukkaana aannanii irraa bitame manatti galeen battalumatti danfisuun baakteeriyaa keessa jiru hambisuun barbaachisaadha kunis fayyaa maatii eeguudhaaf baay'ee barbaachisaadha

Appii baankii fayyadamuun maallaqa biyya alaa irraa ergame salphatti gara herreega keenyaatti galchuu danda'ama. Kunis deddeebii gara baankii hirrisuun yeroo fi baasii geejjiba keenyaa nuuf qusatu akkasumas maallaqni keenya yeruma sana harka keenya akka galu taasisa.

Giddugala gabaa guddaa tokko yeroo seennu meeshaalee gosa adda addaa kanneen akka uffataa, kophee, meeshaalee elektiroonisii fi meeshaalee manaa fi nyaataa gagaragaraa bakka tokkotti argachuu ni danda'ama. Kunis maammiltoonni bakka adda addaa deemuun yeroo isaanii akka hin gubne isaan gargaara.

biyya keenya itoophiyaa keessatti boondiin hidhaa haroomsa guddicha itoophiyaa baay'ee beekamaa yoo ta'u kunis lammiileen hundi biyya keessaa fi biyyaalaa jiran guddina biyya isaaniitiif gumaacha guddaa akka taasisaniif carraa guddaa isaaniif uumeera

Gabaa kana keessatti fuduraa fi muduraa haaraa qonnaan bulaa irraa dhufe argachuun ni danda'ama bortukaana, muzii, qullubbii fi salaaxaa qulqulluutaan gatii madaalawaan bitachuuf filannoo gaarii fi ganama barii yoo deemtan filatamaa dha.

Aappiin baankii keenyaa sababa nageenyaaf ykn tajaajila haaraa dabaluuf yeroo yeroon fooyya’uu yookaan abdeeti ta'uu gaba. Yoo aappiin keenya yeroo dheeraaf hin fooyya'in tee hattuun maallaqaa dafanii lakkoofsicha icciitii keenyaa argachuu danda'u kanaafuu aappii keenya yeroo yeroon geeddaruun barbaachisaadha.

Gurgurtaa fi bittaa raawwachuuf waraqaan eenyummaa haaroomfamee fi lakkoofsi kaffaltii biraa dirqama ulaagaalee kunneen yoo guutuutaan qofa.

suuraan intarneetii irratti arginu yeroo tokko tokko meeshaa dhugaa irraa adda ta'uu danda'a. kanaafuu ibsa meeshaa sanaa yookaan diskiripshinii isaa sirriti dubbisuu qabna. guddina isaa meeshaa irraa hojjetame fi halluu isaa barreeffamaan dubbisuun wanta barbaannu argachuuf nu garga'a . suuraa qofa ulaaluun dogoggoraaf nu saaxila.

manni kiristaanaa akka dhaabbataatti kuusaa yeroo rakkoo y immerjensii fandi kabaachuu kabde kunis yeroo balaanta saa mudatu fakkeenyaaf dhibidde ykaan dhibee fi rakkoo hawaasummaa yeroo uumamu atattamaan hirmaachuu fi deebii kennuuf huumna ishee dandeessise

dukkaana qaamaan deemnu keessatti filannoon keenya daanga'a dha intarneetii irratti garuu filannoon dhuma hin qabu gosameeshaa halluu barbaannuu fi dizaayinii barbaannuu hunda bakka tokkotti argachuu ini danda'ama kunis fedhii keenya guutuuf carraa guddaa'uun

Yeroo meeshaa elektirooniksii binnu maqaa yookaan biraandii beekkamaa ta'e filachuun gaariidha meeshaaleen oorijinaal ta'an gatiin isaanii qaalii fakkaatus yeroo dheeraa waan tajaajilaniif dhuma irratti bu'aa qabu maqaan beekamaan qulqullina meeshaa sanaa tiif dhagaadha

dhaabbata inshuraansii filachuu keessatti amanamummaan murteessaa dha dhaabbanni sun yeroo balaan mudatu kaffaltii barbaachisu dafee kan raawwatu ta'uu isaa fi seenaa gaarii qabaachuu isaa mirkaneeffachuu gaarii dha kana ta'uu baannaan yeroo rakkoo komii fi wal dhabdeen uumamuu danda'a

Suuqiiwwan kophee qofa irratti xiyyeeffatan. Kophee ispoortii, kan aadaa, kan cidhaa fi kanneen hojii dabalatee gosa adda addaa dhi'eessu. Kopheen namni tokko bitatu kan miila hin dhibne, kan turee hin dhoonee fi faashinii yeroo wajjiin kan deemu ta'uu irratti qulqullinni isaa xiyyeeffannoo guddaa argachuu qabu.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

. Yeroo sooma warra amantaa oortoodooksii hordofanii gurgurtaan aannanii, itittuu f dhadhaa baay'ee hir'ata. yeroo kana dukkaanonni aannanii baay'een gara daldala biraatti jijjiiruu yookaan hamma aannan fidanii hirrisuudhaan erga soomni hiikamee booda garuu gabaan deebi'ee waan hoguuf isaanis itti deebi'u

Suuraawwan abaaboo fi meeshaaleen faayaa mana keessaa miira gammachuu fi tasgabba'ina meeshaalee kana yeroo filannu halluu mana keenyaa fi ibsaa mana keessaa waliin kanwwal simsiisu yoo ta'e miidhagina mana keenyaa dachaan dabaluu keessatti kahee guddaa qabu.

baankiin biyyooleessaa yeroo tokko tokko maallaqa gabaa keessa jiruu to'aachuu fi dhiibbaa gatii yookiin infileekshinii tasgaabbeessuuf jechaa boondii gurguruu yookiin bituu danda'a kuniis tooftaa diinaagdee ittiin hooggananii fi infileekshinii ittiin to'otan keessaa isa tokko dha

Biiroowwan jijjiirraa maallaqaa yeroo baay'ee bakka turistoonni baayyatan buufata xiyyaaraa fi hoteelota gurguddaa cinaatti argama. Kunis keessumattu keessummoonni biyya alaa yeroo biyya keenya dhufan rakkoo tokko malee maallaqa biyya keessaa akka argatan isaan taasisa.

daandiin qulqulluu fi bal'aan daldala baballisuu fi sochii ummataa safpisiisuuf furtuudha magaalota keessatti daandii aspaartii fi koobilii diriirsuun akkasumas karaa miilaa mijataa ta'e uumuun tajaajila geejjibaafhooyyeessuu fi balaa taraafikaa irrisuuf gargaarsa guddaa kenne

kaampaaniiwwan gabaa qabeenyaa irratti galmaan haala maallaqee isaanii fi raawwii hojii isaanii yeroo yeroon ummataaf ibsuuf dirkama qaba iftoominni kunis investorooni yookaan bitattoonni aaksiyoonaa odeeffannoo sirrii argatanii murtoo sirrii akka murteessaniif isaan gargaara

Abbootiin kiyoozii maallaqa galchuu fi baafachuu irratti hundaa'un koomishinii kan kaffaltii xiqqoo irraa argatu hojii hojjataniif galii argachuun isaanii daldala kana akka babal, isan jajjabeessa garuu daldaltoonni tokko tokko maammiltoota irraa kaffaltii dabalataa gaafachuun seeraan ala waan ta'eef kun too'atamuu qaba.

waqtii roobaa yookaan gannaa keessa hoomishni aannanii baay'inaanni argama gatiinis xiqqo gad bu'uu danda'a haa ta'u malee waqtii bonaa margii waan goguuf loon aannan gahaa waanin kennineef hanqinni aannanii dukkaanota aannan gurgudan keessatti uumamuun waanuma baratamee dha

sirni kaffaltii dijitaalaa baasii keenya sirritti galmeessuu fi hordofuuf nu gargaara yeroo kaffaltii raawwanni hunda ergaan gabaabaan bilbila keenya irratti waan dhufuuf maallaqa keenya eessattii fi maal irratti akka baasne beekuun akkasumas baajata keenya qopheeffachuuf baayyee salphaadha.

tajaajila jijjiirraa maallaqa argachuuf paaspoortii yn waraqaa eenyummaa seera qabeessatae qabaachuu jirqama kiyoziiwwan kunneen ragaa eenyummaa maammila agalmeessanii qabachuun seera farrasheerur keessummaa fi seera faayinaansii biyyattii kabajuuf isaan gargaara

Konkolaataa bituu osoo hin murteessin dura qaama isaa keessoo yoOkaan injiinisaa ogeessotaan sakatta'uun dIrqama sagalee mootoraa dhageeffachuu dhangala'aan zeeyitii yookaan bishaanii jiraachuu isaa fi aara inni baasu ilaaluun rakkoo guddaa fi fuuldura mudachuu danda'u hambisuuf ni gargaara.

maallaqa harkaa jechuun maallaqa callaa yookiin kaashii harka irraqqabannu yoota kunis nootiiwwan waraqaa fi saantima sibiilaa adda addaa of keessatti kan qabatuu fi yeroo hunda bittaa fi gurgurtaatti xiqqoo guyyaa guyyaa raawwachuuf baay'ee salphaa fi mijataa kan ta'eedha

waaldaa hojii gamtaa keessatti miseensonni wal'amanuun hojjechuun furtuu milkaa'inaati ooggantoonni waaldaa iftoomnaa fi itti gaafatamummaa yuu hojjetan miseensonni gumaachi isaanii ni dabalu waaldichi is guddechaa di'am iftoominni dhabamnaan garuu waaldichi ni dhiigam

haadholiin baay'een aannan baayyinaan bitaanii mana keessatti raasuun dhadhaa baasuuf fedhii guddaa qabu keessattuu yeroo ayyaanaa aanan liitira kudhan yokaan diigdamaa bitaanii qodaa aadaatiin yokaan jaarkaaniidhaan raasu hojiin isaa daddabbii qaabaatus dhadhaa fi hayiibiin mana keessatti ofii qopheeffataan dhandhama addaa fi qulqullina waan qabuuf maatiin gammachuun fayyadamuu

Yeroo ammayyaa kana gabaan qabeenyaa teeknoloojii dijitaalaatiin deeggadameera. Namoonni mana isaanii ta'anii bilbila harkaa fi koompitara isaanii fayyadamuudhaan aksiyoona bitachuu fi gurguruu danda'u kunis tajaajilichi saffisaa fi iftoomini akka qabaatu taasiseera.

Namoonni tokko tokko maallaqa harkaa isaanii walitti qabanii paarsii ykn waalleetiidhaan qabatu. Kaan immoo kiisii uffataa keessa ka'atu. Haa ta'uu malee of eeggannoon qabachuun nootiin sun akka hin tarsaanee fi hin xuroofne fi yeroo dheeraadhaaf akka tajaajiluuf gargaara.

Erga meeshaa ajajannee booda meeshaan keenya eessaa akka ga'e beekuuf tajaajillii hordoffii yokaan tiraakiinkiin nu gargara. Maarsaaritiiwwan gurgurtaa ammayyaa lakkoofsa hordoffii nuuf kennu kanaanis meeshaan keenya karaa irra jiraachuu fi guyyaa itti ga'u beekuu dandeenya kunis dhiphinanurraa hir'isaa.

soofaan mana saalonii keenyaaf miidhagina addaa kenne yeroo binnu garuu guddina mana keenyaa waliin kan deemu ta'uu qaba halluun isaa fi qulqullinni huccuu isaa yeroo dheeraaf kan turuu fi qulqulleessuuf kan hin ulfaannee ta'uu isaa ilaaluun gaariidha.

kaardiiwwan baankii kanneen akka ATM fi kaardii kaffaltii fayyadamuun maallaqa callaa maashinii irraa baasuu qofootoo hin taane maashinii xixiqqoo suuqiiwwan gurguddaa keessatti argaman akkasuma hoteelotaa fi mana yaalaa keessa jiru irratti kaffaltii raawwachuufis ta'aa jiru.

fedhii hawaa saa irratti hundaa'un baankonni baay'een tajaajila baankii dhala maleeyii yokaan intarasiti firii baanking kennuu eegalaniiru tajaajilli kun namoonni amantaa isaanii irratti hundaa'un osoodhalehin kaffaliin ykaan hin argatin sirna daldalaa qulqulluu ta'e akka raawwataniif carraabaneera

Daldalaa qonnaan bultootaa oomisha akka bunaa fi midhaanii kan itti gabaa alaatti erguu gochuu danda'u dha.

Daldaltootaaf giddugalli gabaa bakka mijataa oomisha isaanii itti beeksifataniidha. Keessattuu daldaltoonni xixiqqaan bakka kana carraa hojii uummachuun galii guyyaa argataniin jireenya maatii isaanii ittiin fooyyeeffachuu fi diinagdee ofii guddisuuf carraa guddaa qabu.

lammiileen keenya biyya alaa jiraatan maallaqa maatii isaaniif ergan karaa baankii seera qabeessa ta'e yoo ergan biyyi sharafaalaa argatti maatiinis nagaan maallaqa isaanii argatu karaa seeraan alaa y bilaak maarket fayyadamuun garuu diinagdee biyyaa baay'ee miidha

Yeroo ammaa kana teekinooloojiin guddachaa dhufe namoonni baay'een meeshaalee adda addaa toora intarneetii irraa bitachuutti ce'aniiru. Kunis mana ofii ta'anii filannoo bal'aa argachuu fi gatii wal bira qabanii ilaaluuf carraa guddaa bane. Dabalataaniis dadhabbii gabaa ba'anii jooruu nurraa hambisuun yeroo keenyaa fi humna keenya nuuf qusata.

Fuuldura biyya keenyatti tajaajila kaffaltii dijitaalaa caalatti babalachuun maallaqa waraqaa harkatti qabachuun hafee gara hawaasa kaffaltii ammayyaatti ce'uuf gargaara. kunis qulqullina maallaqaa fi sirna taaksii fooyyeessuun biyya keenya gara sadarkaa guddaatti ceessisu danda'a.

Baankonni tokko tokko karaa aappii isaanii tajaajila liqii xixiqqaa maammiltoota isaaniif ni dhi'eessuu. Ulaagaalee isaan gaafatan yoo guunne mana baankii deemuu osoo hin barbaachisin daqiiqaa muraasa keessatti liqii argachuu fi rakkoo keenya furachuu ni danda'ama.

biyya keenya keessatti yeroo soomaa fi yeroo foon hin nyaatamnetti manneen nyaataa qophii addaa taasisuun maammiltoota simatu nyaatawwan akka kurduraa fi muduraa irraa hojjetaman dhandhama gaariin qopheessuun maammiltoota amantii adda addaa hordofan tajaajiluu danda'uu isaanii gaariidha kunis fayyummaa nyaatichaa daran dabalee.

firaashii mana ciisichaa yeroo bittan laafinaa fi jabina isaa fayyaa dugda keenyaaf miyyataa ta'uu isaa mirkaneeffachuun barbaachisaan firaashiin gaariin hirrii banagaa akka argannu gochuu bira darbee dhukkubbii duudaa fi mormaatiif formaata ta'uu danda'a

Baankonnii fi waaldaaleen ummataaf waa'ee qusannoo fi kaffaltii barsiisuun barbaachisaadha. Namni tokko akkamitti baajeta isaa akka to'atu akkamitti liqii akka deebisuu fi faayidaa investimentiin qabu yoo hubate jireenya isaa fooyyeessuu danda'a.

qonnaan bultoonnis oomisha isaanii balaa uumamaa kan akka hoongee yookaan lolaa irraa eequuf inshuraansii qonnaa fayyadamuu danda'u. kunis wabii jireenya isaanii mirkaneessuuf gargaara. qonni keenya haala qilleensaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef tajaajilli kun jireenya baadiyyaatiif furmaata guddaadha.

Gatiin nyaataa fi bunaa yeroo ammaa kana dabalaa dhufu illee namoonni tajaajila kana argachuu fi bashannanuu hin dhaabne. Haa ta'u malee maammiltoonni gatii kaffalaniif tajaajila madaalu argachuu barbaadu. Manneen nyaataa gatii madaalawaa qaban qulqullina eeganii fi tajaajila gaarii kennan yeroo hundumaa ni filatama.

aanaa magaalaa ariifachiisaa ta'e keessatti manneen nyaataa saffisaa faastifuud baay'ee barbaachisu namoonni yeroo gabaabaa qaban bargar ykn piizaa dafanii ajajanii nyaachuu ykaan qabatanii deemuuf tajaajila kana fidhatu tajaajillee akkasii kun yeroo qusachuu keessatti shoora guddaa qaba

yeroo tokko tokko niitorkiin moobaayilii yk sirni kaffaltii elektiroonisii addaancituu fi hojjechuu diduu danda'a maallaqa harkaa-qabaachuun faayidaa guddaa qabu yeroo rakkisaa sana keessatti tajaajila barbaanno argachuudhaaf wabii guddaa fi furmaata ariifachiisaa nuufta'a

faayidaan guddaan kaffaltii dijitaalaa inni jalqaba yeroo fi humna namaa baay'ee qusachuu isaati .fakkeenyaaf kaffaltii tajaajila adda addaa kanneen akka bishaanii ibsaa ykn bilbilaa kaffaluuf hiriira dheeraa dhaabbachuun isoo hin barbaacisin yeroo kamiyyuu mana ofii ta'anii bilbilaan kaffaluu ni danda'ama.

Kaameeraawwan balbala bira jiran mana keenya yeroo hunda too'achuuf nu gargaaru. Kaameeraa bilbilaa wal-qabatee jiru filachuun gaarii dha. Sababbiin isaa bakka jirruu hunda mana keenya ilaaluu waan dandeeyyuuf yoo rakkoon jiraate dafnee beeknee qaama dhimmi ilaallatu beeksisuun gaarii dha. Meeshaan kun nageenya maatii keenyaa mirkaneessa.

namoonni tokko tokko aannan bishaan makame fi hin makamne adda baasanii beeku aannan qulqulluu halluu adii fi qulqulluu furdina kan qabu yoo ta'u aannan bishaan makame garuu haphii fi bifa gara cuquliisaatti dhihaatu qabaachuu danda'a kunis akkaataa itti aannan qulqulluu fi aannan makaa addaan baasaniidha

sanbataa fi dilbata maatiin ijoollee isaanii qabatanii malneen nyaataa deemanii laaqana yk irbaata waliin nyaachuun tokkummaa maatii cibse manneen nyaataa bakki ijoolleen itti xaphatanii fi bashannanan kopheesun maatiiwwan ofitti arkisu qabu yeroo akkasii kan maatiiw wal dhageeffachuu fi gammachuudhaan laaqana dabarse

aadaa gabaa keenyaa keessatti gatii irratti walfalmuun ykan waliigalteen beekamaa ta'us guutikoonni ammayyaa tokko tokko gatii dhaabbataa meeshaa irratti maxansuun hojjetu kunis maammili tokko battalumatti gatii madaalaawaa ta'e kaffalee osoo hin mari'atin akka bitatu taasisuun yeroo lamaanii qusata

maallaqa harkaa baayyisanii kiisii keessa ykaan mana keessa qabachuun rakkoo nageenyaa ykan haatamuuf hiduu danda'a kanaafuu namoonni baay'een maallaqa guddaa ta'e qabanii karaa irra deemuu irra baankii kaawwachuu yookin moobaayil baankingii fayyadamuu filatu

Yeroo ammaa kana magaalonni keenya guddachaa waan dhufaniif giddugaloonni gabaa keenyaas bifa aadaa irraa gara gamoo ammayyaatti jijjiiramaa jiru. Gamoonni gabaa ammayyaa kunneen tajaajila dabalataa kanneen akka bakka boqonnaa mana nyaataa fi bakka konkolaataa itti dhaaban fa'a of keessatti qabatu.

Akkaataa biyya keenyaatti konkolaattota akka viiksii fi korollaa magaalaa keessatti boba'aa qusachuudhaaf baay'inaan kan filatamu yoo ta'u baadiyyaa fi daandii hin mijanneef immoo konkolaattota gurguddaa fi jajjaboo akka Laandi Kureeser fa'atu filatama. Kunis haala qilleensaa fi daandii irratti hundaa'a.

Waaldaaleen hojii gamtaa qonnaan bultoota keenyaaf bu'uua guddaa dha xaa'oo fi sanyii filatamaa gatii madaalawaan dhiheessuu bira darbee oomisha qonnaan bultootaa gabaatti akka dhihaatu gochuu keessatti riqicha ta'anii tajaajilu. Kun immoo ba'aa guddaa qonnaan bultoota keenya irraa buuseera.

Intarneetii irratti meeshaalee haaraa qofa otoo hin taane meeshaalee harka lammaffaa gatii salphaan argachuu ni danda'ama maarsaaritiiwwan gurgurtaa meeshaa dulloomaa irratti namoonni meeshaa itti fayyadamuun gurgura haa ta'u malee meeshaan sun hagam akka tajaajilee fi badii qabaachuu isaa qulqulleeffachuun barbaachisaadha.

bakka gurgurtaa konkolaataatti of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaa dha konkolaataan sun kan hannaa yn falmii keessa kan jiru ta'uu dhiisuu isaa ragaa qulqulluu qabaachuu isaa abbaa taa'itaa irraa mirkaneeffachuun rakkoo seeraa fuul dura nama mudatuuf of qopheessuun barbaachisaa dha

yeroo tokko tokko meeshaan intarneetii irraa nuti ajajne kan nuti eegne osoo hin ta'in hafuuyn caccabaa ta'uu danda'a kanaafuu madda bittaa sanaa irraa osoo hin bitin dura seera meeshaa deebisuu ykn riifandi poolisii isaa dubbisuu hin dirqama dhaabbanni meeshaa bada-deebisuuf heeyyamamaa hin taane irraa bituun hin gorfamu

hooteelli tokko nageenya maammiltoota isaa eeguuf eegduu cimaa fi kaameeraa nageenya bakka barbaachisaa ta'etti qabaachuun dirqama. maammiltoonni yeroo boqonnaaf dhufan sodaa tokko malee qabeenya isaanii fi lubbuu isaanii eeggatanii rafuu qabu.

konkolaata tokko bituun dura meeshaan jijjirraa ispeer paartiin isaa biyya keessatti salphatti kan argamu ta'uu isaa qulqulleeffachuun ogeessa ta'uu dha. Yoo meeshaan isaa hin argamu ta'e yeroo inni badu tajaajila dhaabsisuu fi baasii guddaaf nama saaxiluu waan danda'uuf dura duursanii qorachuun barbaachisaadha.

yeroo ammaa kana immoo manneen kaaffeewwaniin gulguddaan magaalaa keessatti babalachaa jira kunis jijjiirama jireenyaa agarsiisa bakka kanatti keekii gusaadaaddaa fi buna maashnii qulqullina qabuu argachuuwwaan danda'amuuf keessattuu dargagoonni baay'ee jaadatu haalli teessuma isaas mijataa waan ta'eef yeroo dheeraa dabarsuuf nama affeera

kutaan siree keenya fooddaa qabaatee qilleensa gaarii fi ifa gahaa yoo argate bashannanaaf mijataa ta'a qilleensi gaarii yoo kuticha keessa naannee foolii badaa balleessuu fi miira gaarii uumuuf gargaara. fooddaa yoo banamu immoo ifa uumamaa argachuun miira namaa ni'i haaromsa.

gabaan qabeenyaa yookiin gabaan aksiyoonaa bakkaetti namoonni qooda kaampaaniiwwanii adda addaa itti bitatanii fi itti gulqurataniidha sirnikum biyya keenya keessatti jalqabamuun isaa carraa investimentii haaraa uumuudhaan diinagdee biyyaa akka siyaa'uu ni taasisa akkasumaas namoonni qabeenya horachuu akka danda'an karrabana

mallattoo baankii fi bilbilaa mobaayilii agarsiiuu ordoofuun kiyooziiwwan kana bakka hundaatti argachuu ni dandamaa baay'een isaanii daandii gurguddoo fi bakka ummanni itti baay'eesutti argaamu bakki tajaajilaa baankii irraa fagaatee kiyoozii of irraa qabaachuu dirqama daldadaati

Dhuma irratti yeroo konkolaataa barbaaddan argattanii gatii irratti walii galtanii bittaa raawwattan gammachuu guddaata namatti dhagaama.K onkolaataa haaraa sanaan gara manaatti galuun milkaa'ina guddaa yoo ta'u maatii fi firoota ofii waliin gammachuu sana qoddachuun aadaa baratamaadha.

gatiin konkolaataa yeroo ammaa kana baay'ee dabalaa waan dhufeef, sirritti wal mormuu fi gatii hirrisuuf yaaluun aadaa bituu fi gurgurtaa keessatti baramaadha. abbaan qabeenyaa fi bitaan walii galtee irra ga'uuf yeroo dheeraa mari, achuun dhuma irratti gatii madaalawaa ta'e irratti waliigalu.

humna elektiriikii qusachuun baasii dhuunfaa hirrisuu qofootoo hin taane humna biyyattiin qabdu qusachuun bakke ibsaa yeroo dheeraaf hin geenyeef akka ga'u gochuuf gargaara kanaafuu meeshaalei humna xiqqaa qabu fayyadamuu fi yeroo hundumaa ibsaa hin barbaachisne dhaamsuun aadaa ta'uu qabu

yeroo ammaa kana baay'een kaffaltiiwwan mootummaa kanneen akka gibiraa kaffaltii tajaajilota adda addaa fi maallaqa deeggarsaa karaa mobaayilii maallaqaa raawwatamaa jiru kiyooziin bakka namoonni kaffaltii isaanii raawwatanii fi ragaa galchii arga-tabtee tajaajila kunis dirqama lammiin qabu saffisaan raawwachuu fi adeemsa gibira sassaabuu mootummaa sirnaantwachuuf gargaarsu guddaa kenne

Rakkoon guddaan madda kaffaltii dijitaalaa mudachuu danda'u tokko addaan cituu intarneetii ykn neetoorkii yeroo kanatti bilbilli keenya yoo hojjechuu dide tajaajila karaffaltii argachuun ulfaataa waan ta'uuf yeroo hunda of eeggannoo dabalataa gochuun baay'ee barbaachisaa dha.

Yeroo dhiyoo asitti teeknoloojiin gabaa keenya keessatti babal'achaa dhufeera namoonni gabaa keessa osoo hin deemin karaa bilbilaa fi intarneetii meeshaalee giddugala gabaa jiru ajajuun kaffaltii elektirooniksii raawwatanii meeshaan manatti akka dhufuuf taasisu jalqabaniiru.

koomii maammiltoota dhageeffachuu fi sirreeffama hatattamaa kennuun guddina hoteelaaf bu'ura yoo maammilli waa'ee tajaajilaa komate dhiifama gaafachuun rakkoo uumame dafanii sirreessuun amanamummaa ijaaruuf gargaara

nyaanni hoteela keessatti dhiyaatu qulqullinaa fi dhandhama gaarii qabaachuun isaa maamiltoota hawwachuuf gargaara nyaata aadaa fi ammayyaa wal makaa dhi'eessuun fedhii maamiltoota hundaa guutuuf ni gargaara bilchinni nyaataa fayyaa maamilaaf wabii ta'uu qaba

Yeroo ammaa kana teeknoloojiin gurgurtaa fi kireeffannaa manneenii salphiseera weebsaayitii fi miidiyaa waasaa irratti suuraa fi viidiyoo mana sanaa ilaaluun namoonni bakkamanni jiru qaamaan osoo hin dhaqin murtee murteessuu ykan filannoo isaanii dhiphisuu danda'aniiru.

seerrii investimantii hinni guddaan killee kee hunda guboo tokko keessa hin kaain jedha gabaa qabeenyaa keessatti aksiyoona kaampaanii tokkoo qofa bituu mannaa kan kaampayoniiwwan adda addaa bitachuun sodaa kisaaraa hedasuuf tooftaa gaariidha tooftaa kanatti yoo fayyadamne kisaaraa muddatu jalaa ba'uu dandeenye

kaffaltii tajaajila bishaanii fi ibsaa yeroo raawwachuun dhimma itti fufinsa tajaajilaati yeroo ammaa kana immoo mana baankii deemanii hiriira dheeraa dhaabbachuu osoo hin barbaachisin karaa mobaayilii maallaqaa aappii baankii fayyadamuun yeroo fi humna keenya qusachuu ni danda'ama.

baankiin keenyaa appiin maallaqa dabarsinuuf gatii xiqqaa ykn tiraansaakshiinii fee yoo nu gaafate iyyuu faayidaa yeroo qusannuu wajjiin wal bira qabnee ilaaluu qabna. baankiin tokko tokko immoo aappii fayyadamuu qofaaf kaffaltii ji'aa xiqqoo gaafatu. garuu faayidaan isaa gatii sana caalaa guddaadha.

tajaajilli intarneetii fi bilbilaa yeroo ammaa kana qananii qofootoo hin taane meeshaa hojii barnootaa fi odeeffannoo ta'eera kanaafu niitorkii saffisaa fi amansiiisaa ta'e diriirsun keessumatti umanneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti guddina biyyattiitiif murteessaadha

Gabaa qabeenyaa keessatti kallattiin bituu fi gurguruun yeroo tokko tokko ulfaataa waan ta'eef giddu seentonni yookaan birookiraasii hayyama qaban ni barbaachisu. Isaanis gorsa ogummaa kennuu fi adeemsa bittaa fi gurgurtaa seeraan akka raawwatamu haala mijjeesu keessatti gahee taphatu.

namoonni tokko tokko mana viillaa mooraa ballaa qamu keessa jiraachuu filatu warri kaan immoo manneen gamoo yk apaatama keessa jiraachuu filatu filannoon kunis baay'ina maatii humna-maallaqaa fi fedhii duunfaa irratti kan hundaa yoo ta'u gosti lameenuu faayidaa maxamataa isaanii qabu

manni kiristaanaa kamiyyuu karoora waggaa fi baajata sirrii ta'e qabaachuu qabdi . kunis maallaqaa argamu sirnaan bulchuu fi baasii hin barbaachisa hirrisuu fi tajaajila dursaa argachuu qabuuf akka oluu taases akkasumas burjaajii hirreegaa fi qisaasama maallaqaa ni hambisa.

Kaawuyyaan bishaan afuufu yookaan istiim ayiran uffata keenya akka salphaatti jiriirsuuf gargaara. Uffanni yeroo sirritti kaawweeffame namummaa keenya mul'isa. kanaafuu kaawuyyaa qulqullina qabu bitachuun barbaanchisaa dha. Kaawuyyaan elektiriikiis kusatu yoo ta'ee caalatti filatamaa dha.

Manneen nyaataa magaalaa keessaa baay'een isaanii ammaas nyaata aadaa Oromootiif xiyyeeffannoo guddaa kennaa jiru. Nyaatawwan akka caccabsaa, cororsaa, marqaa fi kanneen biroo dhandhamuun aadaa ofii dagachuu dhiisuu qofa ossoo hin taane fayyaa ofii eeguufis ni gargaara nyaanni aadaa qabiyyee isaa waan hin dhabneef qaamaaf faayidaa guddaa qaba.

Dhaabbileen daldalaa fi manneen jireenyaa inshuraansii balaa ibiddaa qabaachuun murteessaa dha. Sababni isaas qabeenya waggoota dheeraaf horatame daqiiqaa muraasa keessatti yoo barbadaa'e inshuraansiitu deebisee ijaara yoo wabii kana hin qabaanne garuu kasaaraan isaa nama hin dandamachiisu.

Gabaa kana keessattii nammi aksiyoona bitatan tokko yeroo barbaadetti deebisee gurguruuf mirga qaba kunis maallaqa isaa yeroo barbaadetti gara kaashitti jijjiirachuuf isa gargaara.

Namni tokko mana bunaa yeroo seenu muuziqaa tasgabbaa fi faaya mana keessaa yoo arge sammuun isaa nni boqata dhiphina jireenyaasaa ni irraanfata . Manneen bunaa tokko tokko aadaa Oromoo calaqqisiisuuf meeshaalee aadaatiiin miidhagsuun isaanii hawwata turizimii ta'uu danda'a. Kunis biyyaaf galii dabalataa argamsiisa.

manneen bunaa fi manneen nyaataa biyya keenya keessatti bakka itti beelaba'an qofootoo hin taane iddoo itti hawaasni wal arguudha namoonni hedduun yeroo boqoonnaa isaanii dhimmaa hojiis tahee hawaasaa michoomaatiif bakka kana filaatu kuniis hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti ga'ee ol aanaa qabu

namoonni biyyaalaa jiraatan maallaqa gara biyyaatti erguuf ykn tajaajila idil-addunyaa argachuuf sirni kaffaltii dijitaalaa adda adda bu'aa guddaa kan qabuu fi si'aa'ina kan kabuudha kunis daldala biyya keenyaa addunyaa waliin wal-qabsiisuuf baay'ee murteessaa dha

Baankii keessatti maallaqa qusachuun nageenya qabeenyaa oofii eeguu qofa otoo hin taane gara fuulduraatti hojii daldalaa babal'ifachuu yookaan rakkoo isaa mudatuuf of qopheessuudha. Namni hara'ati quusate boru waa'ee diinagdee isaa dhiphachuu hin qabu kanaaf aadaa qusannoo guddifachuun baay'ee murteessaadha.

hirrimni gaariin fayyaadhaaf murteessaadha kanaafuuf iraashii mijataa dugda nama hin dhukkubsine filachuun dirqama sireen garmalee laafaa yn garmalee jabaa ta'e fayyaa lafee dugdaatiif gaarii miti giddugaleessa yoo ta'e baay'ee filatamaa dha

karaa irra yeroo deemnu wantoota tixiqqoo akka bunaa shaa'ii meeshaa tixiqqoo daandii cinaatti gurguramamtachuuf maallaqni harkaa filannoo isa jalqabaa fi mijetaa dha sababiin isaas gurgurtoonni tixiqqoon yeroo baay'ee bilbilaan kaffaltii hin fudhatan

tajaajilli maallaqaa mana kiristaanaa keessatti kennamu gabeenyaa fii waaqayyoo fi tajaajila waangeelaatiif golchuu qofa otoo hin taanee guddina hafuuraa fi walgargaarsaa hawaasummaa cimsuuf buu'ura guddaadha kanaafuu namni hunduu hamma dandeettii isaa gumaachuudhaan kennuun eebba guddaa fide

namni maallaqni isaa qusatamee mana taa'u irra boondii bitachuun investiiyoo godhe yeroo dheeraa keessatti dhala maallaqa isaa irratti dabalamu irraa faayidaa guddaa argachuu kan danda'u yoo ta'u kunis qabeenyi isaa akka guddatuuf isa gargaara

biyya keenya keessatti maddabitaa intarneetii beekamaan fuula feesbuukii fi telegiraamii namoonni dhuunfaa oomisha isaanii suuraa kaasanii achi irratti himaxansu yeroo kana qaamaan deemnee meeshicha ilaaluu ykn namni amammummaan akka nuuf ilaalu gochuun gowwumsa irraa ofeeguuf nu gargaara.

yeroo ammaa kana baankii deemuun hiriira dheeraa dhaabbachuun hafaa dhufeera. applikeeshinii mobaayilii fayyadamuun mana taa, anii maallaqa erguu, kaffalti tajaajilaa raawwachuu fi herree ga ofii ilaaluun ni danda'a ma tajaajilli kun yeroo maamiltoota baay'ee qusateera.

Warri ijoollee isaaniitiif uffata yeroo bitan qulqullina mijjaa'inaa fi dhiibbaa inni qaama daa'imaa irratti qabu duratti caalaa xiyyeeffata. Qinxaabonni uffataa daa'immanii uffata paambarii irraa hojjetamee fi halluu ifa qabu dhi'eessuun daa'imman akka gammadanii fi akka isaanitti hin ulfaanne gochuun amantaa maatii horata.

yeroo tokko tokko maammilli uffata bitate tokko sababa fedhii ykan gita ta'uu dhabuu isaatiin deebisu ykn jijjiirrachuu barbaada guutikoonni sirni hojii gaarii kaban guyyaa murtaa'e keessatti jijjiirraa ni eeyyamu kunis maammilli isaan amanuu fi yeroo biraas deebi'ee dhufuuf akka murteeffatu taasisa

boondiiwwan gosa adda addaa qabu isaanis kan yeroo gabaabaa yeroo giddu galeessaa fi kan yeroo dheeraa jedhamuu kan qoodaman yoo ta'u filannoon isaa fedhii abbaa maallaqaa fi yeroo maallaqicha itti barbaadu irratti hundaa'uudaan abbichi filata.

hooteelonni gurguddoon tajaajila walgahii adda addaa fi cidhaaf ooluu danda'u-qabaachuun galii isaanii ni dabala galma kana keessatti meeshaalee sagalee fi teessumamijataa qopheessuun dorgumaa ta'uuf isaan gargaara

erga bittaan raawwatee booda maqaa jijjiiruu yookaan libiree jijjiiruun adeemsa itti aanuudha waraqaa ragaa abbaa qabeenyummaa sun gara nama bitateetti darbuu qabu kana gochuuf immoo waajira geejjibaa deemuu fi adeemsa bu'aa bayii qabu xumuruun baay'ee barbaachisaa dha

abbootiin kiyozii yeroo tokko tokko maallaqa callaa baay'ee baafachuuf yoo gaafataman qabeenya isaanii hirrachuu danda'a yeroo kana maammiltoota maallaqa galchan barbaadu gara baankii deemuun maallaqa guutachuu isaan barbaachisa kunis of oggannoo guddoodhaan hojjatamuu qaba

abbootiin kiyoozii osoo hojii hin jalgabin dura leenjii gabaabaa garuu barbaajisaa tae fulachu qabu leenjiin kun seera baankii akkamitti sirnaan tajaajila kennuufi rakkoo teeknikaa yoo uumume ofumaa heekuu akka danda'an isaan gargaara kiyoozii leenjii gaarii hin arganne tajaajila qulqullinnaa qabu kennuu hin danda'u kanaaf leenjiin isaanii yeroo yeroohn cimee itti fufuu qabu

Naannoon jireenyaa tokko guutuu kan jedhamu yoo buuraalee misoomawwan guutuu ta'e qabaateedha. Bishaan qulqulluu, ibsaa, daandi fi dhiheessiin intarneetii jiraachuun isaa gatii mana sanaa kan dabalu yoo ta'u jiraatonni naannoo sanaas jireenya qananii akka jiraatan isaan taasisa.

yeroo ammaa kana hoteela tokko keessatti tajaajilli intarneetii ykn waayfaayi saffisaa ta'ee jiraachuun akka ulaagaa isa guddaatti ilaalama keessattuu namoonni hojiif dhufan dhimma isaanii saffisaan raawwachuuf intarneetii cimaa barbaadu yoo kun hin jiraanne hooteela biraa filatu

Baankiiwwan gurguddaa bira yeroo darbu kiyoziiwwan jijjirraa maallaqaa yeroo baay'ee hiriira dheeraa hin qaban. Kunis namoonni dafanii maallaqa isaanii sharafatanii gara hojii isaaniitti akka deebi'an yookaan imala isaanii akka itti fufan waan gargaaruuf baay'ee filatamaadha.

Dabarsi maallaqaa yookiin tiraanisfer aappiin baankii keessatti tajaajila isa guddaa fi barbaachisaa dha. Maallaqa keenya dafnee gara hirreega baankii ofii keenyaatti yookiin baankiiwwan birootti dabarsuu ni dandeenya.

Daldalli qinxaaboo jechuun meeshaalee jumlaan bitanii tokko tokkoon fayyadamtoota dhumaatiif gurguruudha. Suuqiiwwan qinxaaboo naannoo jireenyaa keessatti argaman wantoota barbaachisu akka nyaataa fi meeshaalee qulqullinaa dhi'eessuun jireenya hawaasaa salphisuudhaaf gargaaru.

tajaajilli jijjirraa maallaqaa si'ataa fi mijataa ta'ee jiraachuu isaa seektara turzimii biyyattiitiif utubaa guddaan tuuristoonni yeroo maallaqa isaanii salphatti gara birriitti jijjiruu danda'an oomisha biyya alaa keessaa bituu fi tajaajilla adda-addaa kaffaluuf fedhii waan qabaataniif galii biyyaa guddisa

Maammiltoonni tokko tokko nyaataa fi dhugaatii kutaa siree isaanii keessatti akka dhihaatuuf barbaadu. Tajaajilli ruumsarviisii jedhamu kun saffiisaan kennamuu qabu. Keessattuu maammiltoonni dadhabanii galan tajaajila kana baay'ee jaallatu.

meeshaalee manaa yeroo binnu gatii qofa otoo hin taane meeshaa inni irraa hojjetame ilaaluun barbaachisaadha fakkeenyaaf meeshaalee muka gaarii irraa hojjetaman kan pilaastiki yokaan sibiila irraa hojjetaman caalaa yeroo dheeraa tajaajiluu fi miidhagina qabaachuu danda'u.

manneen nyaataa fi bunaa gurguddaan magaalaa keessa yeroo ijaaramam bakka dhaabbii konkolaataa ykn paarkingii ballaa qabaachuun dirgama ta'aa dhufeera. maammilli konkolaataa qabu bakka itti konkolaataa isaa nagaan dhaabbatu yoo dhabe gara mana biraa deemuuf dirqaama. kanaafuu mijaa'inni paarkingii daldaladhaaf murteessaa dha.

faayidaan guddaan gabaa qabeenyaa keessatti argamu qooda bu'aa ykn dividendiidha kaampaaniin tokko waggaa keessatti bu'aa argatee irraa kaffaltii murtaa'e abbootii aksiyoonaatiif ni qooda kunis namoonni maallaqa isaanii hojii irra olchanii galii dabalataa akka argatanif isaan gargaara

maallaqni harkaa keessattuu nootiiwwoon waraqaa harka namoota baay'ee irraa waan naanna'uuf xuraa'uu fi baakteeriyaawwan adda addaa qabachuu danda'a kanaafuu fayyaa keenya eegachuuf jecha erga maallaqa tuqnee booda harka keenya saamunaadhaan dhiqachuun baay'ee barbaachisaa dha.

addunyaa har'aa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii akka bishaanii fi ibsaa barbaachisaa ta'aa dhufeera dhiyeessin networkii intarneetii saffisaa ta'e barattootaaf daldaltootaa fi hojjetoota mootummaatiif odeeffannoo yeroon argachuu fi walqunnamtii saffisiisuuf baay'ee barbaachisaa dha

ibsaa manaa ifa gahaa kennuu qofa otoo hin taane miira tasgabbii uumuufisigarga ibsaa liid fayyadamuun ifa qulqulluu argachuu bira darbee kaffaltii elektirikii baay'eenuuf irrisa sababiin isaa humna xiqqaawwaan fayyadamuuf

Buutikoonni manneen daldalaa xiqqoo uffata ammayyaa faashni haaraa fi meeshaalee miidhaginaa adda addaa dhi'eessaniidha. manneen kunniin irra caalaan namoota qulqullina bifa adda addaa barbaadaniif oomishaalee filatamoo ta'an biyya alaa fii keessaa dhi'eessu.

Teeknoloojii kiiwarrikoodii yookiin kiwuk rispoons koodi jedhamu fayyadamuun suuqiiwwan, hoteelotaa fi manneen bunaa adda addaa keessatti bilbila keenyaa mallattoo sani iskaan gochuun qofa sekoondii muraasa keessatti kaffaltii raawwachuu in danda'ama. kunis kaffaltii bakka bu'aa maallaqa harkaa ta'eeray.

Gatiin bituu ykaan humni maallaqa arkaa yeroo irraa gara yerootti sababa infleeshinii ykaan qaaleensa jireenyaatiin jijjiiramuu danda'a kanaafuu maallaqa callaa mana kaawuu irra hojii daldalaa irra olchuu ykan investigochuun bu'aa baay'ee qabu.

Abbootiin qabeenyaa manneen isaanii yeroo yeroon suphuu fi haaroomsuun barbaachisaadha mana dullooman haaroomsuun halluu dibuu fi pippaa isaanii suphuun manicha yeroo dheeraaf akka turu taasisuu bira darbee yeroo gurguraman yookaan kireeffaman gatii gaarii akka baasu taasisuudhaaf gargaara.

namoonni tokko tokko uffata maqaa beekamaa yookaan biraandii qabu qofa bitachuu barbaadu buutikoonni oomishaalee biraandii ta'an biyya alaa irraa dhi'eessan gatii isaanii qaalii ta'uus qulqullina amansiisaa waan qabaniif maammiltoota biratti filatamoodha.

gabaa biyya keenyaa keessatti keessattuu bakkoota baadiyyaa fagoo fi magaalota xixiqqoo keessatti daldaltoonnii fi bittoonni baay'inaan maallaqa harkaa ykn callaa fayyadamuu kan filatanyoo ta'u sababiin isaas harkaa harkatti waan wal harkaa fuudhaniif yeroo qusachuu fi amanamummaa uumuuf gargaara

mana jireenyaa ofii ijaarrachuun abjuu namoota hedduu ti haa ta'uu malee gatii meeshaalee ijaarsaa kanneen akka simintoo sibiilaa fi caccaba adhagaa yeroo yeroon dabalaa waan dhufeef mana qulqullina qabu ijaarrachuun baasii guddaa fi obsa cimaa kan gaafatu ta'eera

Dukkaanota aannanii hedduu keessatti aannan qofa otoo hin taane daakuu, maxinoo, killee fi zeeyitiiniis dabalataan ni gurguramu. Ganama barii namoonni baay'een ciree qopheeffachuu waan barbaadaniif hunda bakka tokkotti guutachuuf achi dhaqu. Isaan keessaa gariin isaanii aannan ho'aa achumatti dhuganii kanneen hafan immoo itittuu fi daabboo bitatanii gara mana hojii isaanii qajeelu.

buusiin maallaqaa tajaajila miseyoonotaadhee garuuf oolu waangeelli bakka hin ga'iin akka ga'u taasisa tajaajiloota biyya fagoo deemanii daddhaban kunuun sun nyaataa fi uffata isaanii dhi'eessuun dirqama hawaasa kiristaanaa hundaati sababni isaa isaan bakka keenya bu'anii hojjetu waanta'ef

yeroo maallaqa harkaa gurguddaa qaama biraa irraa fudhannuu ykn kenneenu sirritti lakkaa'uun mirkaneeffachuun dirqama dugoogori lakkoofsaa yeroo baay'ee waan uumamuu danda'uuf tasgabbaanii lakkaa'uun waldhabdee hambisuu fi amantaa uumuudhaaf gargaara

tuuristoonni yookaan namoonni guyyaa dheeraaf hoteela keessa turaan tajaajila uffaata dhiqaa nii barbaadu hoteelli tajaajiila kanaa qulqullinaan kan maammiltoota isaa biraatti jaallatamaa ta'a akkasumas galii dabalataa argachuudhaaf isa gargaara

laloota dhufuuf buura gaarii kaa'uuf maallaqa mana kiristaanaa keessaa baajata gahaa tajaajila dargaggootaa f ibarnootaatiif damaduun guddina walitti folinsaa qabu mataneessuuf tarkaan fi barbaachisaa'i sababni isaa dargaggoonni abdii bolotii fi humna har'aa waan ta'aniif

magaalota gudguddoo keessatti mana jireenyaa mijaawaa fi gatiin isaa humna ofii madaalu argachuun guyyaa irraa gara guyyaatti ulfaataa dhufeera namoonni hedduun mana barbaacha yeroo dheeraa kan fixan yoo ta'u gatiin kiraa manaa dabaluun isaa immoo dhiibbaadinagdee guddaa uumaa jira

bishaan qulqulluu dhuguun fayyaa kalee fi qaamaatiif murteessaadha meeshaa bishaan qulqulleessu ykn fiiltar mana keessaa qabaachuun dhukkuboota bishaan irraa dhufan irraa maatii keenya ni eega yeroo yeroon filtar sana jijjiiru yoo daganne garuu faayidaa isaa dhabuu danda'a.

aannan ganama barii qaamamee dhufe dhuguun dhandhama addaa qaba dukaanota aannanii keessatti maammiltoonni yeroo baay'ee ganama isaatii tokko fi 2ama giddutti hirii dhagalanii aannan qulqulluu bitachuu filatu aannan yeroo kanaa hin danfine waan ta'eef dafanii danfisuun gaarii dha

gatiin lafaa ykn mana jireenyaa bakkainni itti argamu irratti hundaa'ee garaagarummaa guddaa qaba fakkeenyaaf manneen daandii guddaa irra jiran kanneen mana barumsaa hospitaalaa fi gabaatti dhi'eenya qaban yeroo hunda gatiin isaanii qaaliidha sababni isaas jireenyaaf mijaawaa waan ta'aniif

kaffaltiin konkolaataa yeroo baay'ee karaa baankii ykn CPO'dhaan raawwatama malee maallaqa callaa harkatti baachuun hin gorfamu. kunis nageenya maallaqaa eeguu fi hanna irraa of to'achuuf akkasuma seeraa fi dambii mootummaan biyyattii baase kabajuudhaaf gargaara.

giddugaloonni gabaa namoota hedduudhaaf carraa hojii uumu daldaltoota qofa osoo hin taane namoonni meeshaa fe'anii buusan waardiyoonni eegumsa taasisan akkasumas namoonni qulqullina irratti hojjatan bakka kana irraa galii argachuun jireenya isaanii geggeeffatu

sireen hoteelichaa mijataa ta'uu fi manni dhiqannaa bishaan hoo'aa fi qabbanaa qabaachuun dirqama. keessattu qorra yeroo halkaniitti bishaan hoo'aan jiraachuun isaa maamiltootni akka hin qabbanoofneef ni gargaara kun ulaagaa buuraati.

Tajaajilli manneen nyaataa fi bunaa keessatti kennamu qulqullina qabaachuu fi saffisaan dhi'aachuu qabu. Keessummeessitoonni fuula ifaa fi kabajaan maamila yoo simatan namni deebi'ee achi dhaquuf fedhii qabaata. Kabajni maamilaaf kennamu dhandhama nyaata sanaa caala namatti tola. Akkasumas maqaa gaarii mana daldala sanaa ni'ijaara.

Rakkoo mana jireenyaa magaalota keessa jiru furuuf namoonni wal ijaaranii waaldaa mana jireenyaa hundeeffachuun furmaata gaarii ta'eera . Waaldaan kun lafa mootummaa irraa argatee fi qusannoo miseensota walitti fiduun gamoo ijaarratanii abbaa manaa ta'uuf carraa guddaa uumaa jira.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

maallaqa baankitti qusachuu fi gabaa qabeenyaa irratti investi gochuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira baankiin dhalamurtaa'i qofa kan kenne yoo ta'u gabaan aksiyonaa garuu yeroo dholaa keessatti bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a garuu oobsanii eeguu fi qorannoo gochuu gaafata

yeroo mana jireenya kireeffannu abbaa manaa waliin waliigaltee barreeffamaa qabaachuun dirqama. waliigalteen kunis gatii kiraa yeroo kaffaltii fi haala manni itti eegamuu qabu ifatti kan kaa'u yoo ta'u kunis wal dhabdee gara fuulduraatti uumamuu danda'u hambisuuf gargaara.

ummanni yeroo boondii bitatu waraqaa ragaa sana of eeggannoodhaan qabachuu qaba. yeroon isaa yommuu ga'us gara baankii deemuun maallaqa isaa fi dhala isaa fudachuu danda'a. yoo waraqaa ragaa sun bade garuu abbicha boondii bitate sanaaf rakkoo ta'uu danda'a.

konkolaataa tokko erga filannee booda yaalii yookaan teesti diraayivii gochuun murteessaadha. konkolaatichi saffisaan deemuu isaa, bireekin isaa sirritti qabuu isaa, qabannoon isaa yookaan istiriingiin mijataa ta'uu isaa fi sagaleen jeeqaa tae jiraachuu dhabuu isaa qabatamaan ilaaluu qabna.

Aadaa fi duudaa hawaasa keenyaa keessatti sirna cidhaa irratti yookiin ayyaanota gurguddoo irratti maallaqa harkaa akka kennaa yookaan gumaataatti kennuun baramaadha kunis jaalala kabajaa fi gargaarsa waliif qaban kan agarsiisu ta'ee yeroo dheeraaf tureera.

Rakkoon guddaan abbootii dukkaanaa aannanii mudatu yeroo tokko tokko addaan citu humna ibsaa ti aannan yoo qabannaa ga'aa hin arganne dafee waan baduuf yeroo ibsaan badu baasii dabalataa baasanii jinireetara fayyadamuuf dirqamu yoo carraa ta'ee ibsaan turtii dheeraaf badee immoo aannan kun cooccuu waan danda'uuf kasaaraa guddaa daldalaa irraan gahuu danda'a

Gabaan qabeenyaa cimaan jiraachuun isaa biyya tokkoof wabii diinagdee guddaadha. Maallaqani bifa qusannaatiin taa'u gara investimentiitti jijjiiramee warshaaleen akka ijaaraman hojiin akka uumamuu fi oomishni biyya keessaa akka guddatu taasisu irratti shooraa olaanaa taphata.

Dhaabbileen tajaajila ummataa kanneea yeroo rakkoon uumamu fakkeenyaaf ujummoon bishaanii yoo cabee yookaan ibsaa yoo cite lakkoofsa-bilisaa irratti yeroo hundumaa beebii kennuu fi suphaa saffisaa raawwachuun itti quufinsa maamilaa dabaluu qofoaa osoo hin taane amantaa ummataa guddisa.

manneen waliin jireenya koondoominiyeemiin furmaata hanqina manaa magaalota keessatti mul'atu salphisuuf mootummaan ijaaramaa jiru manneen kunnien tajaajila bishaanii fi ibsaa guutuu ta'e qa-baachuun isaanii fi gatiin isaaniis fooyyaaa ta'uunisaa namoota baay'ee biratti akka filataman isaan taasiseera

giddugaloonni gabaa gurguddoon yeroo ammaa tajaajila faayinaansiitiin walitti hidhamaniiru. baankonni adda addaa damee isaanii naannoo gabaa kanatti banuudhaan daldaltootaa f bittoonni maallaqa baasuu fi galchuu akka danda'an akkasumas kaaffaltii dijitaalaa akka fayyadaman haala mijeessaa jiru.

Inshuraansiin wabii nageenyaa fi qabeenyaa yoo ta'u; Balaa hineegamne kan akka ibiddaa, balaa konkolaataa yookiin dhibee tasaa yoomudatu miidhaa dhaqqabu hir'isuuf humna guddaa qabu. Kanaafuu inshuraansii fayyadamuun baay'ee barbaachisaa dha.

Nageenyi aapp baankii keenyaa waan hundarra dursuu qaba. Kanaafuu lakkoofsa iccitii cimaa fayyadamuun dirqama lakkoofsa icciitii salphaan hattuuf karaa bana. Kanaafuu qubee lakkoofsaa fi mallattoolee adda addaa walitti makuun barbaachisaadha. akkasumas tajaajila nageenya dabalataa akka mallattoo harkaa yookiin baayoomeetiriiksii fayyadamuun maallaqa keenya eegachuun ni danda’ama.

Boondiiwwan mootummaa yeroo baay'ee akka investimentii sodaa Xiqqaa qabaniitti ilaalamu. Sababni isaas mootummaan maallaqa liqeeffate deebisee kaffaluuf humna gibira sassaabuufi maallaqa maxxansu waan qabuuf namni bite sun maallaqni isaa na jalaa bada je'ee hin yaadda'u

Yeroo kaffaltii dijitaalaa raawwanu naga'een dijitaalaa ykn ragaan kaffaltii battalumatti karaa ergaa gabaabaa nuuf ergamu kunis wal-dhabdee daldalaa fi bitataa giddutti uumamuu danda'u hambisuuf ragaa qabatamaa ta'a. akkasumaas akka galmeetti waan tajaajiluuf baay'ee nu fayyada.

Madda-bittaa intarneetii garagaraa irra seenuun gatii meeshaa walfakkaataa wal bira qabnee ilaaluuf carraa nuuf keena bakka tokkotti gatiin isaa qaalii ta'ee bakka biraatti ammoo salphaa ta'uu danda'a kanaafuu osoo hin arifatin marsaaritiiwwan adda addaa sakatta'uun maallaqa keenya qusachuuf nu gargaara.

namni kan hooteela kireeffatuuf inni guddaan boqonnaa barbaadaachuufi kanaafuu kutaaleen siree sagalee wacaa fi jeequmsa irraa fagaachuu qabu fooddaan sagalee hin dabarsine ykn saawundi puruuf ta'e jiraachuun filatamaadha

Bulchinsi maallaqaa mana kiristaanaa keessatti liqii gurguddaa humnaa olii keessa galuu irraa of eeggachuu qaba. Liqiin baay'atu tajaajila walabaa akka hin kennine gufuu ta'uu waan danda'uuf qusannoo ofiitti fayyadamuun hirmaannaa ummataatiin hojjachuun baay'ee filatamaadha.

yeroo hunda tajaajila mobaayilii maallaqaa yeroo fayyadamnu lakkoofsa iciiti ykn piinii keenya nama biraa kamittu himuu hin qabnu. nageenya maallaqa keenyaa eeguuf gochi kun murteessaadha. nama hin beekneef odeeffannoo akkasii kennuun balaa guddaa qabaachu waan danda'uuf of qusachuun baay'ee barbaachisaadha

giddu galli gabaa kanneen beeladaa qofaaf qophaa'aniis jiru bakka kanatti loon hoolota ra'ee fi lukkuunnis gurguramu keessattu yeroo ayyaanaa gabaawwan kunniin sochii guddaa kan qabaata yoo ta'u qonnaan bultoonni baadiyyaa irraa dhufan beelada isaanii qarshitti jijjiirratuu

keessattuu buna jabanaa aadaa keenyaan danfisanii dhuguun miira addaa namaa ken urgaan bunaa yeroo waadamaa jiru fi aara isaa qofatu nama gammachiisa sirni bunaa kun yeroo baay'ee bakka ittimaatiin yn hiriyoonni ta'anii marii'atan waan ta'eef jaalala dabala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

konkolaatota biyya alaa irraa galan irratti taaksiin mootummaa waan jiruuf gatiin isaanii yeroo gara biyyaa galan ini dabala kanaafuu namoonni baay'een konkolaataa biyya keessa jiruu irra bitachuufilatu kunis adeemsa dhuunfaa fi baasii dabalataa hirrisuudhaaf baay'ee gargaara

Maatii fi firoottan keenya bakkoota fagoo baadiyyaa yk magaalota biroo jiraniif maallaqa erguuf kaffaltiin dijitaalaa mala ariiffachiisaa fi amansiiisaa ta'een tajaajila maallaqichiis battalumatti osoo yeroo dheeraa hin fudhatin isaan bira ga'a akkasumas yeroo hunda hordofuu ni danda'ama.

inshuraansiin jireenya maatii ofii eeguuf gargaara yoo namni inshuraansii bane sun tasa lubbuun darbe maatiin isaa rakkoo diinagdee keessa akka hin galleef gargaarsa maalaqaa argatu kunis daa'imman barnoota akka hin kunnee fi jireenya maatii akka hin diigamneef shoora guddaa xabata

Maallaqni mana kiristaanaatti walitti qabamu ijaarsa qofaaf otoo hin taane namoota harka qalleeyyii manguddoo fi daa'imman gargaarsa barbaadan deeggaruuf ooluu kama kunis ergama guddaa mana kiristaanaa isa warra rakkatan gargaaruu fi jaalala qabatamaa agarsiisuti.

Fira keenya magaalota garagaraa yookaan baadiyyaa jiraataniif maallaqa erguun tajaajila mobaayilii maallaqaatiin baay'ee salphateera namni maallaqni ergameef battalumatti kiyoozii isatti dhi'oo jiru irraa maallaqa baafachuu danda'a kunis tajaajila maallaqaa yeroo fi bakkaan hindaageeffamne uumeera.

Yeroo hundumaa gatiin kiyoozonni maallaqa ittiin bitanii fi kan isaan ittiin gurguran garaagarummaa guddaa qaba. Garaagarummaan kunis bu'aa kiyooziiwwan kunniin argatan yoo ta'u; Maammilli jijjiirraa raawwachuu isaa dura gatiiwwan kan of eeggannoodhaan ilaaluun baay'ee gaariidha.

tajaajilli bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasa hundaaf dhihaachuu kabu sababni isaa bishaan buura jireenyaa waan ta'eef hanqina bishaanii furuuf mootummaa fi hawaasni wal ta'anii hojjechuun barbaachisaa dha kunis dhibee bishaan irraa dhufu itti suudhaaf gargaara

aappiin baankii yeroo ammaa kana hojii baankii keenyaa hunda manateenyii akka raawwannuuf nu gargaara tajaajiloota akka maallaqa dabarsuu herree gadaawwachuu fi kaffaltii adda addaa raawwachuuf gara baankii deemnee waan hin barbaanneef yeroo baay’ee nuuf qusata kanaafuu aappiin baankii jireenya keenya saffisisuu fi mijataa taasisuuf murteessaadha

tajaajiloota akka kaffaltii elektirikii fi bishaanii aappii baankii keenya fayyadamnee yeroo keenya qusannee raawwachuu ni dandeenya. Baankiiwwan hedduun tajaajiloota kaffaltii adda addaa waliin walitti hidhamanii waan jiraniif tajaajiloota kanaaf kaffaltii raawwachuuf balbala-baankii dhahanii dhaabbachuu nu hin barbaachisu.

kiyooziin mobaayilii maallaka kaffaltii tajaajila ummataa baay'ee salbiseera kaffaltii ibsaa fi bishaanii mana kiyoozii deemanii raawwachuun yeroo fi deddeebii baankii hirrisuu bira darbee adabbii kaffaltii dabarsuu irraa nu baraara kunis jireenya guyyaa guyyaa keenya mijjeesseera

Biiroowwan daldala alaa fi kiyoziiwwan hundi qajeelfamaa fi to'annoo cimaa baankii biyyaolessaa Itoophiyaa jala hojjetu kunis sirni faayinaansi biyyattii akka hin jeeqamne seera kabajuu isaanii mirkaneessuu fi tajaajila amansiisaa akka kennan gochuuf gargaara.

Aappii baankii fayyadamuu keessatti waanti ragaan keenya akka hatamu godhu ofeeggannoo dhabuu keenya. Yeroo hundumaa loogaawot gochuu dagachuu hinqabnu. Akkasuma bilbila keenya namni biraa akka hinfayyadamne eeguun itti gaafatamummaa keenya yoobaane hattootaaf saaxilamoo hintaanu.

Waaldaaleen hojii gamtaa fi baankonni dhuma waggaa irratti bu'aa argatan irratti miseensotaa fi abbootii aaksiyoonaaf niqoodu. Namni tokko aaksiyoona baay'ee yoo bitate bu'aa guddaa argata kun immoo namoonni maallaqa isaanii akka invest godhan ni jajjabeessa.

gabaan faayyidaa diinagdee qabuun alatti bakka namoonni itti wal arganii odeeffannoo walchichiiranii fi hariiroo hawaasummaa isaanii itti chimsataniis ta'uun tajaaje namoonni firaa fi hiriyaa yeroo dheeraaf wal hin argin carraa gabaa kanaan wal arguun nagaa wal gaafatu

dhiyoo as immoo namoonni hojii dhuunfaa qaban laabtoopii isaanii qabatanii manneen bunaa deemanii hojjechuun barameera manneen bunaa intarneeti yookan waayifaayi saffisaa qaban tajaajila kanaaf baay'ee mijjatoo waan ta'aniif akka biiroo yeroo gabaabaatti tajaajilu kunis bilisummaa hojii fi haala mijjataa ummu.

dhaabbanni boondii gurgure tokko yoo kasaare illee qabeenya qabu gurguree duraan duursee namoota boondii irraa bitatan sanaaf kaffaltii raawwachuuf dirqama seeraa qabu kunis namoonni boondii bitan abbootii aksiyoonaa caalaa duursa seeraa akka argatan isaan taasese

dukkaanonni aannan magaalota keessatti gurguran kunneen aannan kan isaa walitti qaban qonnaan bultoota naannoo irraa'i. kunis walitti dhufeenya daldalaa kun qonnaan bultoonni galii guyyaa guyyaa akka argatan gargaara kunis diinagdee baadiyyaa fi magaalaa walitti hidhuun guddina diinagdee safisiisa.

magaalaan tokko guddachuu isheetiif mallattoon tokko babal'ina giddu gala gabaatifi ijaaramsi gabaawwan gurguddoo bifa ammayyaawaan ijaaramanii ibsaa fi daandii mijataa qabaachuun isaanii miidhagina magaalatiif gumaacha guddaa kan qabu yoo ta'u investimentii dabalataa in harkisa.

Boondiiwwan tokko tokko gabaa faayinaansii lammaffaa keessatti yeroon bilchina isaa osoo hin ga'in dura namoota biroof dabarsanii gurguruun yookaan dabarsanii kennuun ni danda'ama. Kunis yoo maallaqni ariifachiiisaan nu barbaachisa ta'e boondiilee duraan bitannee jirru bifa maallaqaatti jijjiirree namaaf dabarsuu dandeenya.

Yeroo ammaa kana teeknoloojiin baballachuun buutikoonni hedduun oomisha isaanii karaa telegiraamii, feesbuukii fi miidiyaa hawaasaa biroon beeksisaa jiru. maammiltoonni suuraa ilaaluun ajajanii kaffaltii mobaayilii raawwachuun meeshaan akka manatti dhufuuf gochuun osoo bakkaa hin deemin yeroo isaanii qusatu.

inshuraansiin qaama sadaffaa ykn sardi paartii jedhamu konkolaachistootaaf dirqama yoo ta'u kunis miidhaa konkolaachisaan sun nama biraa ykn qabeenya nama biraa irraan ga'uuf itti gaaftamummaa fudhata kunis namni miidhame sun kaffaltii qabeenyaa fi yaalaa akka argatu taasisa

dur aannan okkotee ykn meeshaa aadaatiin gurgurama ture yeroo ammaa garuu dukkaanota keessatti baay'inaan jaarkaana pilaastikii qaruuraa fayyadamuun barameera haa ta'u malee meeshaan pilaastikii xurii dafee waan qabatuuf yeroo yeroon dhiquu fi of eeggannoo godhuun baay'ee barbaachisaa dha.

buutikii uffata akamiyyuu keessatti bakkii uffata itti yaadan yokaan fitiin giruun qulqullina qabu jiraachuu hin birkama maammili tokko uffata osoo hin bitin dura uffaticha gita isaa ta'uu fi qaama isaa irratti miidhagina inni qaphoofitti mirqaneeffachuu waan barbaaduuf qophiin kun nageenyaa fi amantaa maammilaa cimse

bakka gurgurtaa konkolaataa yeroo deemno konkolaattoo tokko isa adda addaa tarree galanii bareedinaan dhaabatan argina isaan keessaa gariin haaraa kan sandukaa hin baane wataan kaan immoo kanneen duraan tajaajila kenneenii fi gurgurtaaf dhihaataniidha

yeroo namni tokko aksiyoona kaampaanii tokko bitatu hamma maallaqaa baaseen kaampaanicha keessa kooda ykan abbaa qabeenyummaa argatu jechuudha kunis yeroo kaampaanichi bu'aa argatu bu'aa sana irraa kooda isaa argachuuf mirga guutuu qaba akkasumas walga'ii abbootii aksiyoonaa irratti sagalee kennuu danda'a

namoonni maallaqa mana kiristaanaa qabanii fi hoogganan iftoomnaa fi amanamummaa olaanaadhaan hojjechuu qabu kunis amantoonni maallaqa isaanii amantiidhaan akka kennanii fi tajaajilli waangeelaa akka babalatuuf gargaara akkasumaas shakkii fi hamii hawaasa keessatti uumamu ni balleessa

piroojektoonni gurguddoon akka ijaarsa gamoo daandii fi hidhaawwan sodaa malee kan hojjetaman wobii inshuraansii waan qabaniif kunis guddina biyyaaf shoora olaanaa qabate inshuraansiin jiraachuu isaa abbootin qabeenyaa yaaddoo malee maallaqe isaanii hojii misoomaa irratti akka dhangalaasan jajjabeessa

yeroo tokko tokko maammiltoonni maallaqa erganii yoo hirrate ykaan osoo hin galiyyoo hafe koomiini di'essu abbootiin kiyoozii rakkoo kana dakanii sirritti qulqulleessanii qaama ilaallatu baankii ykaan telekoomii waliin mar'atanii furmaata kennuuf dirqama koomiin yeroo hin furamne amanamummaa tajaajilaa kana waan hirrisuuf abbootiin kiyozii xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabu

Kanaan dura abbaa qabeenyaa ta'uun kan namoota muraasaa qofa ture . amma garuu abbaa qabeenyaa kanaan namni kamiyyuu hamma maallaqaa qabuun aksiyoona bitatee abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u . kunis qabeenya biyya harka namoota muraasaatti akka hin kufneef gargaara.

Dhiyeessiin uffata dhiiraa suuqiiwwan qinxaaboo keessatti suufii guutuu kootii ,shamizii fi surree dabaltaa dhiironni irra caalaan uffata hojii biiroo fi walga'iwwan gurquddoof ta'u kan qaama isaaniitti sirritti gita ta'ee fi yeroo dheeraaf turu qulqullina olaanaa qabu filachuuf yeroo fudhatu.

Jijjiirraan maallaqaa erga raawwatame booda nagayee seera qabeessatae irratti mallattoo fi yeroo waliin kan maxxanfame fudhachuun dirqama. Nagayen kun yeroo deebisanii maallaqa jijjiirrachuu barbaadan yookaan qabeenya alaa seeraan galchuu barbaadan ragaa ta'ee waan tajaajiruuf of harkatti qabachuun baay'ee barbaachisaadha.

bakka konkolaataa itti dhaaban yookiin paarkingii gahaa qabaachuun hooteela tokkoof baay'ee barbaachisaadha maammiltoonni konkolaataa qabatan bakka itti konkolaataa isaanii amantiidha dhiisan yoo dhaban hooteelicha filachuu dhiisuu danda'u

Bara kana keessa wayifaayi fi tajaajili daataa bakka uummanni itti baayyatu kanneen akka manneen barnootaa fi hospitaalotatti diriirsuun dirqama ta'aa dhufeera. Kunis tajaajila saffisaa kennuu fi qulqullina barnootaa ammayyaa ta'ee fiduuf shoora guddaa taphata.

namni jaallannu yoo fagootti argame intarneetii irraa kennaa bidnee kallattiin teessoo isaanitti ergisiisuu ni dandeenye kunis yeroo ayyaana yookan guyyaa dhaloota fageenya irratti osoo hin daanga'in jaalala keenya ibsachuuf mala baay'ee gaariidha waraqaa kennaa miidhaganiis saamsisiisanii erguu ni danda'a

namoota maallaqa qabanii fi bakka itti hojii irra olchan barbaadaniif boondiin filannoo qusannoo amansiisaa fi bu'a-qabeessa ta'ee tajaajilu keessattu namoota daldala guyyaa guyyaa keessa seenuu hin barbaadneef boondii bitachuun filannoo gaariidha

milkaa'ina buuxikii tokkoof bakkiinnitti argamu hurteessaal bakka namni baay'inaan darbu biddugala daldalaa gamoo gurguddaa keessa ta'uun isaa maammiltoonni salphatti akka arganii fi daldalli sun akka o'uu taasisuu galii daldalaa yeroo gabaabaa keessatti dabaluu danda'a

toora intarneetii irraa meeshaa yeroo binnu madda meeshaa sanaas irratti qulqulleeffachuu hin dirqama sababiin isaa namoonni gowwomsiteenni jiraachuu waan danda'aniif dhaabbata beekkamaa fi amanamummaa qabu qofa irraa bituun maallakka keenyaa fi nageenya keenyaaf hobiitaa yoo shakkii qabaanne maallaka erguu irraa ufkusachuu qabnu

mana ofii gurguruun adeemsa of eeggannoo barbaaduudha gatii gabaa yeroo sanaa beekuu mana qulqulleessanii qopheessuu fi beeksisa ga'aa baasuun barbaachisaadha akkasumas namoota dhuguma bituu barbaadan adda-baasanii haasoorsiisuun yeroo fi daddabii namaa qusata

hooteelli tokko bakka namatti tolu daandii guddaatti dhiyoo fi bakka geejjibaaf mijataa ta'e irra jiraachuun filatamaa dha haa ta'u malee sagalee konkolaataa fi wacee irraafagaachuun maammiltoonni boqonnaa gaarii akka argatan gargaara

waaldaaleen hojii gamtaa dargaggootaaf carraa hojii uumuuf baay'ee gargaaru mootummaa fi dhaabbilee maallaqaa irraan dhiqqee argatanii waaldaan gurmaa'un hojii qonnaa horsiisa daldalati xiqqaa irratti bobba'a kun hojii dhabdummaa hir'isuuf tooftaa gaarii fi filatamaa dha

Boondii jechuun meeshaa faayinaansii yeroo dheeraa yoo ta'u kunis mootimmoonni yookiin dhaabbileen daldalaa gurguddoon piroojektoota adda addaa hojjechuuf jecha ummata irraa maallaqa ittiin liqeeffatanii fi yeroo murtaa'e booda dhalaan kan deebisaniidha.

Daandiiwwan gurguddoon magaalaa fi baadiyyaa wal qabsiisan yeroo yeroon suphamuu qabu. sababni isaas daandiin gaarii yoo jiraate oomisha qonnaa gara gabaatti dhi'eessuu fi sochii daldalaa si'eessuu irratti shoora olaanaa taphata akkasumas geejjibni akka salphatu taasisa.

Yeroo ayyaanaa fi gaaffin maammilaa dabanu daldaltoonni hir'ina gatii guddaa " biig diskaawunti " ni taasisu yeroo kana namoonni oomishaalee qulqullina waban gatii gadi bu'aa ta'en argachuuf gara gabaa qinxaaboo fi buutikoota gurguddoo ya'anii daldalli akka ho'uu taasisu.

namoonni gara biyya'alaa imalan yeroo baay'ee inshuraansii imalaa giichuu babu kunis yeroo imalaa keessatti rakkoon fayyaa boorsaan jilaa baduu miildhaan meeshaa irraga'u yoo mudate wabii ta'aaf biyyoota tokko tokko imaluufis inshuraansii kana qabaachuun ulaagaa isa jalqabaati